Barka da war haka, a wannan hoto an gwado mana ne wato hoto na sarki yayinda ya fita wato irin na bajin ta kamar yadda muka sani lokacin da sarki zasu fita wato sarakuna sukanyi fita ne yayinda za muga cewa sukanyi pita em na ƙasaita fita yanda ze ƙayatar fita wanda ze ƙawatar da su wato yanda daga an gan su za'a gane cewa wato wannan sarki ne. Yayinda za muga cewa yanayin yanda ya shiga wato ya banbanta da na sauran mutane da na sauran jama'a yayinda kamar yadda muka sani duk inda sarki yake wato jagora ne jagora ne na al'uma wato baki. Yayinda za muga cewa wato jakan jagoranci al'uma wajan gudanar da ayyukan sa. Yayinda yakanyi ƙoƙari wato ganin ci gaba na al'umar yankin sa wani lokacin ma al'umar jahar sa dama ƙasar sa baki ɗaya. Kamar yadda muka sani sukan kwantar da hankali idan wani tarzoma ya taso a yankunan su sukanyi amfani wato da dama da suke da shi da arfi da suke da shi na mulki yayinda za suyi magana wa mabiyan su da matasa da ma manya kan watoyanda zasu samu zaman lafiya. Kamar yadda muka sani se da zaman lafiya ake samun cigaba a yankuna yayinda ake girmma sarakuna ake martaba su ta yanda za'a bi wannan da suka faɗa a samu zaman lafiya. Wanda shike kawo cigaba wato a yanki a ƙasa ma baki ɗaya, yayinda za muga cewa idan ma wani abune ya dame su na rashin ayyukan yi ko na rashin wani abu na rayuwa wato sukan iya samun wato sarkinsu yayinda sarki kuma kanyi ƙoƙari wajan taimakon al'umarsa. Wanda yafi karfin sa yakan yi ƙoƙari wajan kai gaba yanda za'aje a tallafa musu yanda zasu samu tallafi wato a dalilinsa sabida a shi wato jagora ne na al'uma baki ɗaya. Kamar yadda muka sani ba iya yankin sa kaɗai yake jagoranci ba yana iya jagoranci wato jaharsa, yakan iya tsayawa ya taimaki ƙasar sa ma baki ɗaya. Kamar yadda muka sani ne yanayin aikin sa wato yana da matuƙar muhimmanci da daraja wanda al'uma wato zasu tsaya su saurara ma'ana wato yakan iya sawa ayi abu ayi sannan kuma yakan iya hanawa a bari a bari sabida wato milki da yake da shi da kuma matsayi a yake da shi mutane ne wato mutum ne da ake girmama shi ko ince mutane ne da ake girmamasu girmamawa na musamman. Yayinda suke gudanar da ayyukan su na taimakon al'uma ayyukansu, na ganin ci gaban wato al'umarsu na yankinsu da ma al'umar ƙasansu baki ɗaya, nagoge.

Barka da warhaka a wannan hoto an gwado mana hoto ne na ma'aikata wato na ƴan sanda kamar yadda muka sani yadda aka gwado, an gwado wato ɓata gari ne da aka kama su wato da abubuwa da aka kama su na makamai wanda suke amfani da shi wajen ta'addanci wajen wato tada tarzoma da dai sauri ƙwace da dai sauran su kamar yadda muka sani hukumar ƴan'sanda ma'aikatar su wuri ne da yake da matuƙar mahimmanci wuri ne da yake da matuƙar tasiri a tsakanin al'umma sabida wuri ne da yake taimakon mutane wato bakiɗaya yayin da zaku ga cewa idan ɓata gari suka yi laifi walau ɓarayi ne walau masu ƙwace ne wato walau masu zuwa fashi da makami kama daga kan hanya i zuwa bin gidajen mutane su yi musu sata da dai sauran su ire-iren waƴannan mutane wato eh, eh, ƴan sanda sakan yi aikin su wajen kamo su wajen cafko su bisa da dabaru na wato hikima wanda aka koya musu dabarbaru da aka koya musu na wajen aikin su yanda zasu kamo waƴannan ɓata gari su anshi wato makaman da ke hannun su wanda za'a sa al'umma su gan su kamar yadda muke gani wato yanda aka kamo su an ajiye makaman su a gaba yanda al'umma zasu gani yayin da su kuma ake ajiye da su wato ah ah tsare yadda za'a gudanar da bincike akan su wanda kamar yadda muka sani aikin ƴan sanda jajirtaccen aiki ne wanda yake da buƙata a mara musu baya sabida sukan saka ran su ne wato sukan saka rayukan su da sabida kare wato dukiyoyi da rayukan al'umman ƙasar su kamar yadda muke gani su kan taka rawar gani a wurare daban-daban kama daga wurare na tarzoma izuwa ga wurare wato na ɓata gari waƴanda suke yawo wato da muggan makamai wanda zasu cutar da al'umma yayin da zamu ga cewa idan aka kama irin waƴannan akan ajiye su a fira da su kama daga kan gidajen rediyo akan ɗauka akan sa wa jama'a a kan sa sa wa mutane su gani sannan akan karɓi makaman da ke hannun su a ajiye yayin da za'a zo a cigaba da gudanar da bincike akan muggayen ayyuka da suka aikata wanda daga bisani za'a iya a ɗauki wannan shari'an a kai shi izuwa kotu wanda za'a je a yanka, a yanke musu wato hukunci wanda ya dace da su shiyasa sau da yawan lokuta zaku ga cewa wato ma'aikata na ƴan sanda yana wato ajiye ne da mutane wanda suke ɓata gari wanda suke, suke ayyuka waƴanda ba dai-dai ba, ayyuka na karɓan hakki ko ince na ƙwace ga mutane na karɓan abinda ba na su ba bisa wato zalunci na ayyuka na ta'addanci da dai sauran su yayin da aka yi ƙoƙari aka same su zaku ga an ajiye makaman su suma an fidda su yanda za'a nuna wa mutane ko kuma ince yadda za'a nuna ma al'umma bakiɗaya na gode.

Barka da war haka a wannan hoto an gwado mana hoto ne wato na waye da ake amfani da su a abubuwa daban-daban wanda ake gudanar da su da rayuwa na yau da kullum kama daga kan motoci izuwa ga kan babura izuwa ga kan wato talabijin da ma de sauran ababe da dama wanda ake amfani da su wanda ake amfani da su wato wajen gudanar da ayyuka na yau da kullum kamar yadda muka sani irin waƴannan wayoyi wato wayoyi ne da suke da amfani suke da amfani matukar gaske yayin da babu su ma za ku ga cewa abubuwa da dama na rayuwa ba ma amfani da su kamar yadda muka sani wannan waya ya kan taka muhimmiyar rawa gani yayin da ake saida su wato a wurare daban-daban wanda yake temakon al'uma a wurin ababe musamman na hawarsu da ababe da suke amfani da shi a gidajensu a ofisoshi da de sauransu shi yasa akan tanaji wuri na musamman wanda ake naɗa wannan waya wanda a hakan mabuƙata idan su ka je akan seda musu ko idan aka rasa na mota ko ta samu matsala akan wato je ai amfani da shi akan amfani da shi a abubuwan wuta wanda ake amfani da su na wutar lantarki da dama misali akan iya samun sa wato a jikin mota kamar a injin mota da de sauransu za ku ga cewa akan samu waƴannan wayoyi naɗaɗɗun wayoyi wanda ake amfani da su yanda za a samu wato ta temaka wajen wato tashin mota baya ga mota akan samu irin waƴannan wayoyi da ake amfani da su wato a jikin babura wanda za ku ga cewa idan babu wannan wayoyi ko kuma wayoyin su ka samu matsala babur ɗin ma ba za ta iya tafiya ba ma'ana ba za ta tashi ba yayin da sai da waƴannan wayoyi ko kuma da a aje a saya a sa ko a canza wato wani wanda yake da kyau baya ga nan shi yasa akan adana shi a irin waƴannan wurare yayin da akan yi masa wato tandina a saka wato a yi masa wato kitso na musamman wato wanda ya shafi da abin da ake ƙira da matsaka wanda za a naɗe a ji daɗin wato naɗe wannan waya a jiki yanda za a naɗe shi dayawa a rika sayar wato ma waƴanda suke da bukata sannan baya ga nan akan same shi wato a jikin wato rediyo kamar yadda muka sani rediyo abu ne na hanyar sadarwa wanda yake amfani sau dayawan lokuta da batira ko da wutar lantarki wanda a jikin wannan wato rediyo akan samu wato wannan waya wanda baya ga wannan ma akan samu wannan waya a jikin talabijin yayin da za ku ga cewa akan yi amf... akan same shi wanda idan ya samu matsala ma za ku ga cewa an samu matsala ba tare da wato an fahimta ba se an duba an gani za a iya canzawa a sa sabo wanda za a iya saya a saka wannan waya ya kan taimaka a abubuwa daban-daban kama daga kan wutar lantarki kama daga kan motoci ababen hawa kenan babura da de sauransu na gode

Barka da warhaka a wannan hoto an gwado mana wato hoto ne na sarauniyar kyau kamar yadda muka sani akan gudanar da wato taro na biki wanda wato ake ƙoƙarin a cire wato zakaran gwajin dafi na wannan shekara kamar yadda muka sani ko wacce shekara akan gudanar da irin wannan taro na biki da aka cire wato sarauniyar kyau yayin da wannan wato na shekarar dubu biyu ne da ɗari huɗu na shekarar dubu biyu da ashirin da huɗu wanda a wannan shekara na dubu biyu da ashirin da huɗu aka cire wato wannan wato sarauniya na kyau kamar yadda muka sani akan yi gasa wato na fitowa na kwalliya kala daban-daban yayin da zamu ga cewa akan tara mata al'umma su taru wato akan tara waƴanda zasu gudanar da wannan gasa ko waƴanda zasu fafata a wannan gasa yayin da kowacce zata fito wato irin fita na bajinta, irin fita da yakamata wanda zata ƙawatar ta ƙayatar da mutane yayin da za'a gayyaci wato mutane da dama daga ta ko ta ina har da ma wasu ƙasan bakiɗaya yayin da za'a zo a gudanar da wannan wato gasa da za'a fafata na biki da za'a yi, wato a ciro ko'ince a fidda sarauniyar kyau wanda ta lashe wannan gasa ita ce za'a fidda wato wani akan ma ci kyaututtuka kala daban-daban yayin da zamu ga cewa kowa ta kan yi ƙoƙari wato wajen fidda kwalliyar ta yadda zata fito da ƙawatar da mutane yadda zata fito tayi kyau a cikin saurafin mutane kamar yadda muke gani akan gayyaci wato al'umma dubban jama'a daga wurare daban-daban yayin da kuma akan gayyaci wato akwai alƙalai wanda zance zasu iya masu kaman shari'a akai shari'a ba wai na rigima ba a'a shari'a na yanayin fitowa da yanayin tsarin wacce ta dace a bata wannan wato gasa ko kuma a bata wannan sarauniyar kyau a bata wannan matsayi wato akwai masu aiki waƴanda aka sa su wato wajen fidda wannan aiki yayin da su ma zasu ke na gudanar da ayyukan su yayin da waƴannan mata su ka fito su kuma ma'aikata zasu fara wato gudanar da ayyukan su na duba abubuwan da ya dace wato na yanda zasu fidda wannan gwani wani gwana kai daga cikin su yanda kuma zamu ga cewa dubban al'umma su ma suna nan suna kallon yadda wato abubuwa na gudanar da hidima na wannan bikin fidda wato sarauniyar kyau yadda yake kasancewa wuri ne da yake nishaɗantar da mutane wuri da yake wato sanya mutane a cikin farin ciki yake kuma sanya mutane yayin da akai aka gama aka fidda wato sarauniyar kyau wanda ta lashe wannan gasa na gode.

Barka da war haka a wannan hoto an gwado mana hoto ne wato na ɗubban jama'a da suka yi dandazo su ka taru wato a gurin ruwa da yake wato a ajiye ruwa da wato ba ruwa ne wanda yake da gudana ba yayin da aka yi irin wannan taro wato akan yi taro ne hidima wanda yake gwada cewa al'ada akan yi wato gudanar da irin wannan taro yayin da za mu ga cewa akan fitar da wato wannan rana da za a zo a yi wannan ɗibar ruwa wani lokacin za ku ga cewa ango ne da amarya akan saka su a gaba wanda za su zo na al'ada su ɗibi wannan ruwa yayin da dubban jama'a da aka gayyata ƴan uwa da abokan arziki da za su gudanar da wannan buki su ma za su je gurin wannan ruwa wanda ruwa kamar yadda muka sani ba wai ruwa ne da yake wucewa ba akan samu ruwa ne da yake zaune a wuri ɗaya wato ruwa da yake ba me gudana ba ruwa ne da yake zaune a wuri ɗaya wanda a al'ada ake amfani da su ko ince ake amfani da shi wajen ɗeba ruwa wato a kwarya yayin da ango ze tsuguna ya ɗebi ruwa wato akwai kuma mutane da dama wanda za su wato yi amfani da wannan ruwa wanda za a gwada farin-ciki a gwada murna a wannan guri yanayin al'ada wato abu ne da yake da kyau a rika gwado shi ko kuma a rika amfani da shi a lokuta daban-daban kamar yadda muka sani a al'adarsu su kan fita wannan wuri wato da yake da wannan ruwa yayin da za a sa kwarya ko kuma a sa wato rabin kwarya wanda aka fafe a ɗebi wannan ruwa wannan ya kan temaka kwarai da gaske wajen yanda suke gudanar wato da yanayi na hidima na bikinsu su kan je wato wannan wuri tare da abubuwa da suka kama na kaye-kaye na abincin cin su da abin shansu wato a wannan guri sabida guri ne da ake zuwa a je a ɗauki lokaci wajen wato gudanar da al'ada wanda ya yi wato daidai da tsarin wato rayuwarsu gwada al'ada abu ne da yake da matukar muhimmanci yayin da aka bar al'ada za ku ga cewa mutane su kan manta ma da yanayi da irin ɗabi'u na al'adansu wanda ba a da buƙatan haka yana da kyau a ce a ko da yaushe a rika raya al'ada yayin da abu ya taso wanda ya kamata ace an gwado na al'ada ya kasance an yi kokari an yi shi ko da a wurin taro ne na buki a yi irin na al'ada yana da kyau yana da matukar muhimmanci sannan yanan tada wannan al'ada wato duniya ma bakiɗaya ta gani ta kuma shaida yanayin yadda suke gudanar da al'adarsu wannan taro da aka yi taro ne na buki na al'ada wanda yake gwado mana cewa su kan yi amfani wato da kwarya da aka fafe shi wajen ɗebe ruwa ruwa wanda yake a tsaye ba me gudana ba wannan buki su kan yi shi ne na nuna farin-ciki na gode

Barka da warhaka a wannan hoto an gwado mana ne yanda ake wato gaisuwa irin na aure kamar yadda muka sani idan aka tashi aure wato akan je ai gaisuwa na musamman yayin da za'a gaida iyaye wato yadda zasu wato sa albarka a wannan aure yadda zai kasance an gudanar da auren wato a cikin farin ciki an kuma gudanar da auren a cikin nishaɗi yadda za'a samu ɗorewa wato da juna na tsakanin ma'aurata bakiɗaya yayin da muka ga cewa dama idan aka tashi gudanar da bikin aure wato da shi angon da ita amarya sukan yi fita wato na ƙasaita, sukan yi fita wanda zai ƙayatar ya ƙawatar da su yayin da ake da buƙata zaku ga cewa bayan an gayyaci ƴan'uwa da abokan arziki waƴanda zasu taya farin ciki a wannan aure a kan gayyaci wato iyaye wanda za'a zo ai gaisuwa irin na aure wannan gaisuwan aure yana da matuƙar mahimmanci wato a tsakanin al'umma dama ma'auratan kan su yayin da aka yi irin wannan gaisuwa zaku ga cewa wato ma'aurata sukan daraja iyaye wato na junan su yayin da zaku ga cewa ita mace, shi namiji yakan daraja iyayen matar sa sabida wato yanayin gaisuwa da yaje ya musu kafin aure, wannan zai nuna musu farin ciki wato na sun ɗauki ƴa sun ba shi wato abin zai faranta musu rai na ganin cewa yaje ya gaishe su yayi murna da farin cikin na ƴa da suka ba shi haka ita ma wato amarya yayin da ta ga wato shi angon yaje ya gaida na ta iyayen abin ya kan mata farin ciki ita ma ta gaida na shi iyaye wanda zaku ga cewa daga bisani an samu girmamawa wato a tsakanin su yayin da zaku ga cewa gabaɗayan su sukan girmama wato iyayen junan su wanda a tsakanin su ba zaku ga cewa sukan zo su girmama junan su yanda zasu zauna zaman aure wato na lumana zama na farin ciki zama na annashuwa da kuma walwala a tsakanin su shi yasa yake da kyau kafin ai aure a je ai irin wannan gaisuwa irin wannan gaisuwa yana da matuƙar mahimmanci a kowacce al'ada yayin da zaku ga cewa akan yi gaisuwa a bisa tsari wasu sukan je tare wato kamar yadda aka gwado da ango da amarya tare suka je suka gudanar da wannan gaisuwa wanin kuma ango yakan je shi kaɗai ya gudanar da wannan gaisuwa wanin amarya ma ita ma takan je tai gaisuwa kamar yadda muka gani wannan su dukkan su biyu suka je wato suka rissina a gaban iyayen su suka kuma gaida su wannan gaisuwa na aure gaisuwa ne da yake da matuƙar mahimmanci gaisuwa ne da yake da matuƙar wato tasiri a rayuwar aure na gode.

barka da war haka a wannan hotan angwado mana hoto ne na yadda ake gini na laka kamar yanda muka sani ginin laka wato kasan da ake tonanshi a ƙarƙashin ƙasa wanda yake da danko a jikinsa yayin da zamu ga cewa akan amfani da wannan ƙasa yayin da wato za a kwaɓashi da ruwa bayan an kwaɓashi za ayi bilo dashi kamar yanda muka sani idan akayi bilo dashi za abi a gina gida dashi wanda waɗannan gidaje damu ke gani waɗanda akeyi yinsu da laka suna da matukar karfi a jikinsu yayin da zamu ga cewa akanyi amfani da bilo din laka yayin da za a wato tone mafarin gini bayan anyi wato za a fara haurar dashi har ayi gida a gama kamar yanda muka sani sukanyi amfani da wannan laka suyi bilo bayan sunyi bilo sukan kwaɓa wani lakar wanda zasu ajje su riƙa ɗaurawa akai yayin da suka ɗaura wannan zasu bi su ɗaura shi bilo ɗin lakar akai ire iran waɗannan gidajan da ake ginasu na ginin laka wato suna da matukar mahimmanci suna da kuma matuƙar taimakon al'uma yayin da zaku ga cewa akan samu sassauci wajan kashe kuɗi yayin da ake wannan gini mafiya yawan lokuta wato anfi samun irin waɗannan gine gine na wato na ginin laka a ƙauyeka amma akan samu irinsu a wasu sassama na burane yayin da zamu ga cewa idan aka gina irin wannan gidan wato akanyi duk wasu hidindimu duk wasu abubuwa da ake ginawa na cikin gida akan ginashi da wannan laka yayin da ake gina ɗakuna ɗakuna a gina ɗakin zama da dai sauransu haka kuma akanbi a kewaye gida wato a kewaye ginin gida da wannan wato bilo na laka wanda ake yinshi yayin da ire iran waɗannan gini zaku ga cewa gini ne da aka daɗe ana yinsa wanda tun a zamanin baya ake yinsa har izuwa yanzu ba a dena ba ana nan anayin irin waɗannan gine gine irin waɗannan gine gine suna da matukar mahimmanci sannan suna da karfi wato a jikinsu zaku ga cewa an gina irin wannan gida na laka anyi shekara da shekaru mutane ko kuma ince al'uma suna nan a cikinsa yayin da zaku ga cewa irin wannan gida yana da wuya a ce muku cewa wannan ya rushe yana da karfi a jikinsa ƙorai da gaske yayin da aka gina irin wannan gida akan masa rufi na kwano sannan akan masa rufi a na jinka wato na bukka akan masa rufi rufin jinka rufin jinka shine wanda za ayi amfani da ciyaye wajan rufinsa sannan sukan iya masa rufi na ƙwano wanda za ayi amfani da kwana wajan rufinsa ire iran wannan gidaje da ake ginasu na laka wato suna da matukar mahimmanci ga al'ummata baki daya

barka da war haka a wannan hoto angwado mana hoto ne na tsohun gida da akayi shi wato da laka kamar yadda muka sani laka abune da yake da danko ƙasa ne da yake da danko wanda ake tonanshi a ƙarƙashin ƙasa yayin da za a gina wato ayi bilo dashi abi ayi gininsa ire iran waɗannan gidajan suna da karfe matuƙar gaske wato zaku ga cewa irin wannan tsoffin gidajan anfi samunsu wato anfi samun su ne a ƙauyeka sannan kuma akan iya samun suma a wasu sassa wato na birane yayin da zamu ga cewa al'umma mutane sukan amfana da irin waɗannan gidaje yayin da zamu cewa duk da da laka akayi shi yakan kasance ginin yana da karfi sosai yayin da zaku ga cewa yana da wuya a ga irin wannan gida ace ya rushe zakun ga yayi shekara da shekaru mutane sunanan suna gudanar da rayuwarsu a ciki ba tare da wannan gida ya rushe ba shiya zaku ga cewa ire iran waɗannan gida jan zaku gansu na tsoffi tun zamani kakanni ma ba iyaye ba wanda zaku ga cewa har izuwa yanzu ana nan ana amfana dasu walau ƴa'ƴansu walau jikokinsu walau an saidawa wasu duk dai ana nan mutane suna rayuwa a cikinsa irin wannan gini gini ne da yake taimakon al'uma baki ɗaya yayin da zamu ga duk tsofansa yana nan tsaye da ƙafarsa yana da wato karfe a jikin sa yayin da wannan laka yakan taimaka dashi za a saka wato shaida mafarin gini dashi za ayi ginin gaba ɗaya yayin d zaku ga cewa anmasa wato rufi ne na kwano wanda wannan rufin yakan taimaka ƙwarai da gaske wasu sukanyi rufi wato wanda ya shafi na jinka wato na ciyawa da karare da dai sauransu sannan wasu kuma sukanyi rufi da kwano kamar yanda muka gani bayan anyi wannan gida na laka anmasa rufi ne da kwano kuma mafiya yawan irin waɗannan gida jan anfi samunsu ne a ƙauyeka yayin da zamu ga cewa idan aka gina gidan ba lallai sai ma ankewaye ba wasu sukanyi amfani da bilo na laka shima su gineshi wajan kewaye gida wasun kuma sukan barshi a haka kamar yanda muka gani basai an kewaye ba yayin da zamu ga cewa tsirrai ne da suka taso na bishiyoyi suka kewaye wannan gida nafi yawanci gidaje a ƙauyeka anfi barinsu a haka yayin da aka gina gida aka gama angama kenan ba sai lallai sai an kewaye shiba zaku ga cewa wanin da damuna ne tsirrai zasu kewaye wato da bishiyoyi ire iran waɗannan gidajan tsoffin gida je na laka wato yana taikaƙon al'uma ƙwarai da gaske nagode

barka da war haka a wannan hoto angwado mana ne wato yanda shugaban ƙasa zai shiga wato fili na taro na musamman kama daga kan wato fili ne na taran rantsar dashi wato a hawan mulkinsa izuwa da dai manya manyan taro taro kamar yanda mukasa ni ne yayin da shugaba zai shiga fili akan tarbeshi tarba na musamman yayin da za ayi amfani da jami'an tsaro wajan wato motar da zai shiga sabida shiga irin wannan taro akan samu jama'a daban daban yayin da zamu ga cewa jami'an tsaro sukan shirya wato yanda zasu tarbi shigan shugaban ƙasa a wurare daban daban kama daga wurin da za a rantsar dashi yanda za a gudanar da taro na dubban jama'a ko inci miliyoyin jama'a wanda zasu taru dan nuna farin ciki da kuma ganin yanayin yanda za ayi wannan rantsarwa kamar yanda muka sani akan tanadi jami'an tsaro da dama yayin da zasu zo na fannoni daban daban yayin da zasu zo su gudanar da wato yanayin yanda za a wato horar dasu a wannan gurin yanayin yanda zasu gabatar wato da horarwa da aka musu yanda jama'a zasu gani suyi farin ciki baya ga nan zamu wato lura da cewa ire iran wannan guri wato shi kansa shugaban ƙasa yakan fita a irin wannan mota da jami'an tsaro yayin da zai kewaye wannan wuri wannan zaku ga cewa yana kewaye wa yana ɗaga wa al'umarsa hannu wato jama'arsa hannu yayin da zai gwada farin cikinsa da murnarsa a wannan fili kamar yanda muka sani ne wato za a zo a gabatar masa da wato takaddar wanda zai dauka yayi rantsuwa dashi yayin da za a faɗa masa duk abunda zai faɗa na wato yadda zaiyi ya riƙe ƙasa yayin da zai maimaita wannan abu wadda mafiya yawan lokuta zaku ga cewa suna tare da masu mara musu baya kama daga kan matansu izuwa wato ƴan'uwa da abokan arziki dama al'ummar ƙasa waɗanda suka cancanci a ce sunje wannan wuri yayin da zamu ga cewa akan gudanar da wasan ni kala daban daban wanda zai nishaɗantar da mutane baya ga jami'an tsaro da zasu gabatar da nasu wato akwai wato mutane na musamman wato akwai al'adu na ƙasa wanda ake fitowa a gwada a wannan fili sabida aji farinciki a kuma nishaɗantar da al'uma yayin da zamu ga cewa al'adu da dama sukan fita suyi kalar irin rawarsu suyi shiga irin nasu wanda zai tabbatar da cewa ƙasa ɗaya take kuma akwai haɗin kai wato a wannan ƙasa yana tabbatar haɗin kai na ƙasa wannan rantsuwa da akeyi wato yakan taimaka wanda jagora ko ince shugaban ƙasa zaiyi rantsuwa akan da zai riƙe wato muƙamin da zai rike yayin da yakan zaga wato wannan fili a irin wannan mota yake gaida kuma al'ummarsa nagode

barka da war hak a wannan hoto angwado mana ne wato yanda iyali suke gaba tar da wasanni a cikin gidan su kamar yanda muka sani iyali ya kunshe wato mata da miji da kuma ƴa'ƴansu wanda wato suke zaune cikin nishaɗi suke zaune cikin farin ciki kamar yanda muka sani akan gudanar da wasanni a lokuta daban daban a cikin gida a tsakanin iyali wanda yake da matuƙar mahimmanci a rayuwar aure baki ɗaya yayin da zamu ga cewa wato rayuwar aure rayuwane da yake cike da farin ciki yayin da miji zai mayar da matarsa wato abokiyar firarsa abokiyar shawararsa abokiyar wasannan sa haka itama mace wato ta mayar da mijinta abokin fira abokin shawara abokin gudanar da rayuwa baki daya kamar yanda muke gani wannan gida yana ɗauke da ma'aurata da kuma ƴa'ƴansu wanda suke wasanni wato na cikin gida kamar yanda muka sani ire iran wannan wasanni yakan taimaka ƙwarai da gaske wajan haɗin kan iyali yayin da kamar yanda muka sani yara suna da san gudanar da wasanni wato kuma yara suna da buƙata ko ince lokaci na iyayansu wanda zaku ga cewa suna san kulawa na iyaye wato ma'ana bawai iyaye su ɗau kuɗi su basu ko su wato sasu a gida da sauransu ba suna so ace iyaye sun samu lokacinsu na musamman irin waɗannan wasanni da ake gudanar dasu a cikin gida yana da matuƙar mahimmanci yayin da zamu ga cewa akan tana di kayayyaki da za ayi wasa dasu kama daga kan wato abunda za ai wasan dashi da kuma ƴa'ƴan dake cikinsa wanda za a ɗauka asa yanda wannan yakan nishaɗantar ya kansa ma'aurata a cikin farin ciki shiyasa sau da yawan lokuta yana da kyau ace ana ajje kayayyaki na wasa a cikin gida wanda lokacin zaku ga cewa yara a tsakaninsu sukan sa wannan abun wasan suyi wasa dashi wani lokacin kuma iyayan sukan ajje suyi wasa dashi wasu lokacin za kuga cewa akan haɗu gaba ɗaya da yaran da iyayansu yanda zasu gudanar da wannan wasa wanda wannan wasanni wasane da yake wato ƙara soyayya a tsakanin iyali da yake ƙara farin cikin a tsakanin iyali yake sanya nishaɗi a tsakanin iyali ire iran wannan wasa yakan taimaka ƙwarai da gaske yayin da yara ma zasu kasance a cikin farin ciki yanayin yadda wato yaro idan zaiyi abu dama sai ya haɗa da wasa yake jindaɗin sa idan akai wasanni sai kuga yara ya kasance suna jindaɗi shiyasa iyali yana da kyau a tanadi kayayyaki da ya shafe wanda za ayi wasa dashi ko da a cikin gida ne basai anfita ba yakan taimaka ƙwarai da gaske yayin da wasanni yakan sanya mutane a nishaɗi yakan sanya ma'aurayata a nishaɗi yakan sanyasu a cikin farin ciki

Barka da war haka a wannan hoto an gudo mana hoto ne na mace yanda take cikin damuwa, take kuka wanda kamar yanda muka sani yayain da muka ga wato mace ko ince mata tana kuka watakila zamu iya cewa ko an mata rashi ko ba rashi ba, ko wani muhimmun abu na ɓaccin rai ya faru da ita a rayuwa kamar yada muka sani rayuwa yana cike ne da kalubale kala daban-daban wanda za kuga cewa yakan sa mutum acikin damuwa kamar yada mukaga wanan mata take kuka wanda sau dayawan lokuta idan akayi rashi watau walau na miji walau na wani nata, na musamman na kusa yakan jawo watau mace tayi kuka wanda ze taɓa mata rai ko kuma ince ze sosa mata rai kamar yanda muka sani damuwa abune da ba'ada bukatar shi yayin da aka ce watau mace tana cikin damuwa ko ince tana cikin tashin hankali yana da kyau watau ta rika tunawa da abubuwa da zasu watau matar da ita wannan damuwa wanda zasu sa ta cigaba da rayuwarta ba tare da ta shiga wani matsala ko ta shiga tashin hankali bakamar yanda muka sani barin damuwa a jikin mutum watau yanda ta shiga tashin hankali take kuka ze iya jawo mata wasu cuttutuka na daban yayin da za muga cewa akan samu cuttutuka na daban wanda idan watau mace ta tada hankalinta take yawan kuka ze iya janyo mata, kama daga kan hawan jini wanda za muce cutane na musamman me zaman kansa wanda yake iya cutar da mutum watau a yayin da ya kama shi wanda zakuga cewa mafi yawan masu ciwon kusan kullum suna a yawon shan magunguna wanda ba'a da bukatan haka shi yasa yayin da aka maka rashi ko ka rasa wani ko ka shiga wani damuwa ya kasance ka mance da wanan abun kayi kokarin sanyo ko kuma ince janyo abun da ze kasance ze jawo maka cigaba a rayuwa, wanda ze mantar da kai abun da ya dame ka wanda zaka sa hankalinka akan abun da za kayi a gaba wanda rayuwa kamar yanda muka sani tana nan tana cigaba yanayi watau yanda macen nan ta tada hankali ta shiga kuka bayan ganan ze iya janyo mata ciwon kai wanda duk ba'ada bukatan haka yayin da abu ya faru da kai na tashin hankali ko na damuwa ya kasance kayi kokari watau ka janyo yada zaka samawa kanka farin ciki yada zaka manta da abun da ya faru da kai ka kama watau rayuwarka mai inganci rayuwarka wanda zaka yishi a wannan lokacin da wanda zaka yi shi a gaba abun da ya riga ya faru da kai na tashin hankali ya kasance cewa ka mance da shi ka cigaba da gudanar da rayuwarka, na gode.

barka da war haka a wannan hoto angwado mana ne wato yanda ake wato gudanar da wasanni irin na al'ada kamar yanda muka sani wasannin na al'ada wasane da ake yinsa a lokuta daban daban wadda yakan gwado wato al'adu na mutane na ƙasa baki ɗaya yayin da zamu ga cewa ko wanne al'ada sukan fita da irin shiga wato na ƙasarsu da irin shiga na kuma al'adarsu yayin da zamu ga cewa akan gudanar da wato taro ko kuma inci da bukukuwa kala daban daban yayin da ko wanne daga ciki zasu fito wato su gudanar da yanayin yanda suke rawarsu baya ga nan yanayin yandA suke shigarsu shiga ne da yake gwada cewa shiga ne irin na al'adarsu wanda a wannan lokacin ana da buƙata ko kuma inci za a ga cewa akwai dubban jama'a ko kuma miliyoyi na mutane ma da suke taruwa a gurin irin wannan taro wanda sau da yawan lokuta akan samu wato keɓaɓɓab wuri ko kuma inci gurare wanda ya kamata a gudanar da irin wannan taro kamar yanda muka sani wato akan gudanar da irin wannan taro a lokuta daban daban akan gudanar da taro na wasa na gargajiya wanda zai kasanci al'adu na kasa baki daya zasu iya haɗuwa su gudanar da wannan wato biki yanda ake wannan biki na shagali wato ya kunshe wato dubban jama'a wanda ko wanne zasu fito su gwada al'adarsu tada al'ada abune da yake da matuƙar mahimmanci abune da yake da matuƙar farin ciki yayin da zaku ga cewa ko bikine aka tashi wato biki na aure akan gudanar da wasanni a wannan guri yayin da dubban jama'a da suka zo za'a nishaɗantar dasu wajan wato wannan rawa da za'ayi shi na al'adu kala daban daban kamar yanda muka sani ko kuma inci kamar yanda muke gani wato amarya takanyi fita ta musamman musamman ma fita irin na al'adarsu yayin da zata fito da kwalliya na al'ada wanda wato zata babbanta da sauran jama'a kamar yanda muka sani ne a ranar fitowar amarya takan banbanta da duk sauran taro na mutane da akan a wannan wuri wanda in tai shiga na al'ada shiga ne da yake ƙayatarwa shiga ne da yake ƙawatarwa a wannan wuri kuma zaku ga cewa wato akanyi ƙoƙari wajan da za a wato nishaɗan tar da mutane a wannan wuri yayin da zamu ga cewa al'adu daban daban sukan fita wajan gwada wato yanayin shigarsu wajan gwada yanayin rawarsu wajan wato abincin da suke ci ma duk akan gwado ire iran waɗannan abubuwan a wajan taro da akeyi na biki wato na aure ko na biki na nuna al'ada wanda wannan yana da matuƙar mahimmanci a nuna al'ada na gargajiya yana da kuma matuƙar tasiri wato a tsakanin al'uma nagode

barka da war haka a wannan hoto angwado hoto ne wato na boko kamar yanda muka sani boka yakanyi shiga na musamman wanda idan ka ganshi za ka iya ganeshi yayin da wannan boka yake sanyi da wato jan kaya a ƙugunsa sannan yake shafe da baƙi wato a gefen jikinsa sannan kuma yake shafe da baki wato a kansa dama fuskarsa baki ɗaya yayin da yayi amfan da wato da ƙaho a kansa wanda yake tabbatar da mutane cewa wannan wato boka ne yayin da bokaye suke amfani da wasu tsafe tsafe ko wasu abubuwa na tsubbu wanda suke gabatarwa wanda zaku ga cewa sau da yawa jama'a sukanji tsoransu wasun kuma sukan je na musamman na neman buƙata nasu na musamman yayin da zaku ga cewa wani lokaci akanyi amfani dasu wato a masarauto na ƙauyeka da dai sauransu wanda zaku ga cewa wa innan bokaye wato akan je wanin akai musu damuwoyi kala daban daban wanda kamar yanda muka gani wannan ƙaho da ya saka a kansa shi ya tabbatar mana da cewa shiga ne irin na bokaye yayin da mutane da dama sukan kai musu matsaloli suje su gaya musu sannan su basu wato magani da zasuyi amfani dashi wajan shawo kan wannan matsala zaku ga cewa wasu manyan mutane ma sukanyi amfani irin waɗannan bokaye wajan samun wasu bayanai da suke da buƙata dan ire iran waɗannan bokaye wato suna da tsafe tsafe da suke amfani dashi wajan gudanar da aiyukansu yayin da zaku ga cewa wasun ma sukan iya faɗan wato damuwan wanda yaje wurin su ba tare da yafi to ya faɗi damuwarsa ba su zasu fara wato faɗa masa damuwa wani lokacin sukanyi amfan watoi da iskoƙi ko ince aljanu wajan gudanar da aiyukansu wanda suke basu bayanai akan abubuwan da zasu faru ko kuma abubuwan da suke faruwa mutum a wannan lokaci yayin yayin da zaku ga cewa yayin da wani ya kai koƙwansa gaban boka zai gwada masa cewa ga abubuwan da yake faruwa dashi ba tare da ya faɗa masa ba ire iran waɗannan bokaye wannan zaku gansu cewa sukan fito wato suyi bayani wa mutane musamman ma wani a ƙauyeka zaku ga cewa sarakunan ƙauyeka wasu sukayi amfani da bokaye wajan da zasu dinga basu bayani akan abubuwa da zai faru ko da a wannan masarauta ko a wani wuri daban yayin da zaku ga wasu kuma zasuyi tattaki ne suje har inda waɗannan boka suke gudanar da rayuwarsu suje su samesu dan su faɗa musu damuwarsu yayin da su kuma zasuyi amfani da tsafe tsafe su basu magunguna da zasuyi amfani dashi na matsalar su nagode

Barka da war haka a wannan hoto an gwado mana ne wato hoto na sarki kamar yadda muka sani sarki mutum ne da yake da matukar muhimmanci sarki mutum ne da yake da matukar tasiri a tsakanin al'uma yayin da za mu ga cewa idan ze fita ya kan yi fita ne na kasaita ya kan yi fita ne na bangirma wanda yake sanye da kayayyaki wato na sarauta kayayyaki na bajinta kamar yadda muke gani yana sanye ne wato da kayayyaki da ya shafi na sarauta a jikinsa yayin da yayi amfani da hula wanda yake tabbatar mana da cewa shi sarki ne sannan ya yi amfani wato da abun da abin da suke riƙewa ko ince sandan da sarauta sarki ke rikewa a hannunsa na mulki na kuma mukami wannan wato yake daɗa tabbatar mana da cewa wannan sarki ne yayin da yake da wato tagulla a wuyarsa da kuma takalminsa nan ma irin na sarauta wannan shiga ƙawataccen shiga ne ƙayataccen shiga ne da sarki wato yake yin sa wanda kamar yadda muka sani shi sarki muihimmin mutum ne ga al'uma jagora ne ga al'uma musamman al'umar yankinsa amma aikinsa ba iya al'umar yankinsa kaɗai yake tsaya wa ba yayin da ya kan kai ga izuwa al'umar wasu yanki ya kan yi temako a duk lokacin da temako ya taso shi yasa sau dayawan lokuta za ku ga cewa idan yanki ba zaman lafiya sarki ya kan yi ƙoƙari wajen jawo kan hankalin wato al'umar yankinsa da su zauna lafiya ya kan taka rawar gani a wannan guri yayin da za ku ga cewa akan yi wa sarakuna biyayya akan yi musu ladabi wanda idan suka faɗi magana za ku ga take al'umarsu sun bi wannan magana se ku ga an samu zaman lafiya a yanki an kuma samu cigaba idan ba a samun cigaba se da zaman lafiya yayin da ya ga kuma al'umar yankinsa su na wani hali wato na rashin sana'o'i ko rashin aikin yi ya kan sa baki ya kan temaka yayin da ya kan jagorance su wuraren da ya kamata a ce an temake su sarki wato mutum ne da yake taka muhimmiyar rawar gani a tsakanin al'uma yayin da za mu ga cewa duk inda yake akan yi ƙoƙari a daraja shi saboda yanayin mulki da yake shi kuma ya kan shiga ne wanda ba se an tsaya ana tambaya waye wannan ba ya kan shiga shiga irin na sarauta kama daga kan hularsa rigar da ze sa wato tufarsa kenan wato yanayin sanda na muƙami na matsayi da aka ba shi wanda ze riƙe wannan ya kan tabbatar wa da cewa sarki ne yayin da ya fita cikin al'umarsa akan yi ƙoƙarin masa ladabi da biyayya akan yi ƙoƙarin daraja shi gami da cewa jagora ne ga aluma bakkiɗaya ba iya na yankinsa ba al'umar ƙasa ma bakiɗaya na gode

barka da war haka a wannan hoto angwado mana wato sharane yanda aka zuzzubasu a cikin buhun huna kamar yanda muka sani yanayin yadda ake tsaftace bakin hanya ko ince yanda ake tsaftace gefen hanya abune da yake da matuƙar mahimmanci tsaftace titi abune da yake da matuƙar tasiri wato a tsakanin al'umma yayin da yakan karesu daga cututtuka kala daban daban wanda sau da yawan lokuta zaku ga cewa akanyi amfani da ma'aikata na sharan gefen hanya yayin da zasu kawar da abubuwa da zai cutar da al'umma su sasu wato a cikin buhuhuna wanda zasu ajje wato a wannan wuri na tsakiyar titi wanda idan mota wato na ɗeban shara tazo zata ɗebi wa in nan shara shiyasa sau da yawan lokuta akanyi sharar wato azo a zuzzubasu a cikin buhunhuna a ajje a irin wa innan wuri yayin da motar ɗaukan shara ta zaga ta wannan wato titin ko kuma ince ta zaga ta wannan layi zata tattara wato ta tafi dashi asalin yanda ake zuwa aje a zubda wanda kamar muka sani tsaftar titi yana da matuƙar mahimmanci yayin da zaku ga cewa wasu sukan sha ruwa na leda sukanci abubuwa na abinci wanda zasu yayyasar da abubuwa a gefen titi wanda kamar yanda muka sani tsafta abune da yake da matuƙar mahimmanci yake da taimakon al'umma wanda sau da yawan lokaci zaku ga cewa a tattara irin wa inna shara a magudanai na ruwa wanda yakan jawo ambaliya idan ruwa yazo idan ruwa yazo wucewa be samu wato wurin wuce wa ba ancike shi da shara da sauransu sai kuga cewa ruwan nan yayi yawa ya hau kan titi ya shiga ma izuwa gida jan mutane wanda ba ada buƙatar hakan shiyasa yake da kyau wato ayi amfani da wa inda suke suke da wato ahaki na shara na gefen hanya a tanadar dasu yanda zasuyi sharar su zuzzubasu a cikin buhunhuna nayanda idan mota tazo na ɗaukan shara zata ɗauka ne kawai ta tafi dashi izuwa gurin da suke zuwa su zubda wanda wannan yakan taimakawa rayuwar al'umma kwarai da gaske wani lokacin zaku ga cewa idan ba ayi sharar gefen hanya ba ana samun wato wani abubuwa ma da zasu cutar da mutane zaku ga cewa wanin kwalba ne aka fasa yayin da wani yaje ya taka a kafarsa zai huda masa takalmi ya wuce izuwa kafarsa wanda wanin zaku ga anta jinya har ya kai ga asibiti wanan har ya kai da anyanke kafar baki ɗaya shiyasa yake da kyau a riƙa kawar da shara a riƙa kawar da datti a gefen titi ko kuma ince a gefen hanya yayin da za a zuzzubasu wato a adanasu a cikin buhunhuna yanda idan mota tazo na wato masu aikin ɗaukar shara zasu ɗauka suje su zubda a bayan gari kamar yanda ake da buƙata nagode

barka da war haka a wannan hoto angwado mana ne wato hoto na hukuma da take ƙara cin hanci da rashawa a ƙasar nigeria kamar yanda muka sani wato wannan hukuma takan gudanar da aiyukan ta wato a jahohi daban daban ko kuma ince a wurare daban daba a kuma lokuta daban daban yayin da take kama manya wato manya manya wa inda suka rike manyan muƙamai wato take bincike da tuhuma wato a tsakaninsu wanda zamu ga cewa cin hanci abu ne da yayi yawa wato a ƙasar nageria yayin da ake ƙoƙarin wato zakulo wa inda sukayi almundahana sukayi wato awan gaba da kuɗaɗe wanda kuɗin nan na ƙasa ne na al'umma ne wanda ya kamata ace anyi musu aiki dashi wanda zaku cewa mafiya yawan lokuta akan samu manya kama daga ƴan siyasa wato wasu manya zaƙararru wanda aka zaɓesu a gwamnati zaku ga cewa su kanyi ƙoƙari wajan wato handame ko kuma ince awan gaba da kuɗaɗe wanda wannan kuɗi ne da za'ai aiki dashi wa al'umma kuɗi ne da za'ai aiki dashi wa jama'a izuwa mutane na yanki ko na ƙasa baki ɗaya zaku ga cewa wasunma akanyi bincike a kansu wa inda ya kama da tsoffine na gwamnoni da suka sauka izuwa ga wasu wa inda suka rike manya manyan muƙamai yayin da idan suka gama aikinsu wato aka zo bincike ya tashi a kansu akan binciko wato wanin zaku ga cewa ansamo akwai wasu tarin kuɗaɗe wanda ma hankali bazai ɗauka ba wanda mutum ɗaya kawai yayi awan gaba dashi wanda wa in nan kuɗaɗe kuɗaɗe ne na ƙasa wanda za ai aiki dashi ma wannan jaha in ma gwamnane za kuga kuɗi ne na aikin jaharsa wanda beyi ba yayin da za'ai awan gaba ko kuma ince za ai ram dashi yadda za a tuhumeshi ae bincike akai in aka tabbatar wato da bincike ya hau kansa zai dawo da wa innan kuɗaɗe ko kuma zakuga wani lokacin akan rike wato kayayyaki da suke siya wato da wannan kuɗi ba tsabar kuɗin suke wato suke ajje shi a wato bankunan su ba yayin da sukan siye kadarori da dama wanda zaku ga cewa wa innan kadarori wato akan karɓesu a bada su wa gwamnati yayin da za a anshi wa innan kayayyaki in kuɗaɗe ne aka samu a wurin su za a ansa wato a maida waɗannan kuɗa ɗe ga gwamnati wanda kuɗi ne kamar yanda muka sani wanda ya kamata ace anyi aiki dashi wa talakawa anyi aiki dashi wa al'ummar ƙasa yanda za a samu wato cigaba a rayuwa ire iran wa innan aiki da wa innan hukuma ta cin hanci da rashawa sukeyi wato yana taikakon al'ummar ƙasa baki ɗaya nagode

barka da warhaka a wannan hoto angwado mana ne wanda wato hoto na ƴan'sanda suke gudanar da aikinsu kamar yanda muka sani aikin jami'an ƴan sanda wato aiki ne na jami'an tsaro wanda suke gudanar da aikinsu aiki ne da yake da mutuƙar mahimmanci aiki ne da yake da mutuƙar tasiri a tsakanin al'uma yayin da sukan saka ransu dan kare dukiyoyin da rayukan al'umma na ƙasarsu baki ɗaya kamar yanda muke gani yayin da aka samu wato ɓarawo ko kuma wanda yake wato zalinta na wato al'umma ko ince na mutane akan hukuntashi daidai da abunda ya aikata wanda sau da yawan lokaci zamu ga cewa sukan fita aiyukansu a lokacin da ya kamata akan turasu wurare daban daban wanda zasu je su gudanar da aiyukansau aikisu abune da ya shafe kare rayuka da dukiyoyin al'umma yayin da suka ga cewa wani yana ƙoƙarin yayi awan gaba da hakkin wani sukan tsaya iya bakin ƙoƙarinsu suyi amfani da horo da akai musu wajan wato daƙile ko kamo wannan me laifi sukanyi amfani da ƙarfe wanda aka wato koyar dasu na dabaru na hanyoyi daban wajan kama ɓaraye wajan kama ɓata gari da dai sauransu wannan horarwar yakan taimaka musu a wurin aikinsu yayin da suka ga wanda ya aikata ba daidai ba sukanyi ƙoƙarin hukuntashi kamar yanda muke gani wannan yayin da yake ƙoƙarin tserewa sun kamashi kuma suna ƙoƙarin hukuntashi duk wanda yayi ƙoƙarin gudu wato akan masa duka wanda zai ladaffar dashi yayin da zasu kama wannan ɓarawan su kaishi izuwa ofishinsu wanda zasu je su gudanar da bincike da ya kamata a kanshi wanda idan har suka samu da tabbaci ko suka gama gudanar da bincike da bincike da ya kamata akanshi wanin zaku ga cewa akan kaishi gaba wanda sukan ɗauka sukai wato shari'ar kotu yanda za aje a gudanar da cigaba da bincike wanda anan ne za a zartar masa da asalin hukunci wanda yayi daidai dashi kamar yanda muka sani sukan fita aiki sukanyi aiki a lokuta daban daban ba wai lallai sai da dare ne ɓaraye suke yawo a cikin gari ba ko kuma ace lallai sai da lokaci kaza suke yawo a cikin gari ba zaku ga sau da yawan lokaci akan kakkasa jami'an tsaro wato zaku ga a wurare daban daban yayin da wani abu ya taso na tashin hankali walau na tarzoma zaku ga cewa sunyi ƙoƙari sunje wannan guri sun dakile wannan tashin hankali da ake ƙoƙarin yinsa idan ma wani abu ne daya shafe na ɓaraye ko ɓata gari zaku ga cewa sun jajirce sunje wannan guri sun gudanar da aiyukansu yayin da zasu kamo wa innan mutane a zartar musu da hukunci wanda yayi daidai dasu nagode

barka da war haka a wannan hoto angwado mana hoto ne na taran yara yanda suke gwada farin cikin su kamar yanda muka sani yara wato a ko da yaushe sukan gwada farin cikinsu sukan gwada murnarsu a yayin da suka haɗu haɗuwan yara abune da yake da matuƙar mahimmanci wanda yakan jawo musu haɗin kai tun daga zuwa ƙananinsu har zuwa girmansu shiyasa sau da yawan lokuta zaku ga cewa ko da a gida ne bayan yara sun dawo daga makaranta sukan ware lokaci wanda zasu haɗu wato a dandali ko kuma ince wurin wasannin nasu shiyasa sau da yawan lokaci zaku ga cewa yara sukan haɗu yaran layin unguwa suna gudanar da wasanni musamman ma da yammaci yayin da zamu ga cewa ire iran wasanni da suke gudanarwa yakan jawo hadin kansu wani lokacin ma har da na iyayansu yayin da yara suka haɗa kai sai kuga cewa sun haɗa kan ma iyayansu kuma irin wannan haɗin kan yana da matuƙar mahimmanci yayin da zamu ga cewa ko a makarantu ne zaku ga yara sukan haɗa kai akan ware musu lokacin da zasu fita suyi wasanni kamar yanda muka sani yara ƴan san wasa ne wanda idan sukayi wasanni yakan ƙara musu wato lafiya a jinin jikinsu yakan ƙara musu ƙarfe a jikinsu yakan waskar musu da jinin jikinsu wajan da ko da sun koma aji zasu fahimci abunda ake karantar dasu yayin da aka bar yara basa haɗuwa basa gudanar da wasanni za ku ga cewa yaran suna rayuwa ne kamar basa gane me suke ciki shiyasa akan ware musu ko da a makarantu ne akan ware musu abubuwa da zasu yi wasanni dashi kama daga kan lilo abun zame zame da dai sauransu wanda za a haɗa kan yara a wannan lokaci su haɗu suyi wasa suyi nishaɗi su kasance a cikin farin ciki haka ma a layin unguwanni bayan yara sun dawo daga makaranta akan samu dandali wato wuri wanda yara zaku ga cewa na layin unguwa sukan haɗu su gabatar da wasanni kala daban daban wanda zai faran ta musu rai wanda kuma zai nishaɗantar dasu ire iran wa innan wasanni da yara suke yi yakan taimaka ƙwarai dagaske wurin haɗin kansu da wato gudanar da rayuwarsu na yau da kullin zamu ga cewa in suka haɗu akwai wasanni da dama wa inda sukeyi kama daga kan wato wasa wanda zasu riƙe hannayan junansu wanda zai janyo musu haɗin kai kuma zaku ga cewa akwai wasu wasannin wanda ko da babu kayayyakin wasa ma zasu iya gudanar da wannan wasa wa innan haɗin kan yara wato a guri guda yakan taimaka ƙwarai da gaske wanin ko a wurin sana'a ne da aka kai yara zaku ga cewa sun haɗa kai sun gudanar da wasanni wato haɗin kan yara su gudanar da wasanni a tsakaninsu abune da yake sanyasu farin cikin yake sanyasu nishaɗi sannan yake ƙara musu lafiya a jikinsu nagode

Barka da warhaka a wannan hoto an gwado mana ne yanda aka je gaisuwa wato na ban girma wa sarki kamar yadda muka sani sarakuna mutane ne da ake karrama su mutane ne da ake kambama su wajen nuna musu girma yayinda ake akan girmama su a musu gaisuwa irin na bangirma kamar yadda muka gani waƴannan da suka fito sunyi shiga ne wato ƙayatacce yanda sukazo suka tsugunna a gaban sarkin su yayinda sukayi masa gaisuwa irin na ban girma sukai masa gaisuwa irin na jinjina wannan yake tabbatar wa dacewa an karrama shi an kuma girmama shi kamar yadda muka sani gaida sarki abu ne da yake da matuƙar mahimmanci yake kuma faranta masa rai yayin da zai gane cewa al'umarsa suna yi masa biyayya suna kuma wato buƙatansa wajen taimakon su yayinda kamar yadda muka sani sarki mutum ne da yake da matuƙar mahimmanci jagora ne na al'umarsa shiyasa zakuga cewa idan ya fito yakan banbanta wato da dubban jama'a yanayin shigarsa kamar yadda muke gani yayi shigane ƙawataccen shiga shiga irin na ƙasaita yayin da yai amfani da fararen kaya a jikinsa wanda yai amfani da tagulla a wuyansa wanda ya tabbatar mana da cewa shi sarki ne wannan kuma yakan ƙarrama shi yayinda ze fito yakan fita wato a cikin mutane yayinda zamuga cewa sau dayawan lokuta akwai mabiya waƴanda suke biye dashi wato dogarawa kenan waƴanda suke kula wato da lafiyarsa yayinda zai fito yayinda zamuga cewa dubban jama'a sukan yi ƙoƙari wajen da zasu wato gaida shi bayan ya fito yayinda shikuma wato yakan taka rawar gani wa al'umarsa baki ɗaya wanda zakuga cewa sukan ka al'uma sukan zo suyi gaisuwa na ban girma sannan su kawo koken su kama daga kan abinda ya dame su abinda ze jawo musu cigaba a rayuwa duk waƴannan fannin akan kawo shi wato ma sarki yayinda shikuma ze hoɓɓasa wajen taimakon wato al'umarsa wanin zasu kawo damuwa da ya shafi ko fitintinu a yankin su wanda ze magance musu wanin kuma zasu kawo wato neman cigaba na rayuwarsu kama daga kan wato sama musu abubuwan yi da dai sauran su wanda zakuga cewa duk sarki yana ƙoƙari a wannan gefe ze iya fitowa ya taimaka musu idan ma abin yafi ƙarfinsa ze iya zuwa gaba yanda zeje ya kai koke-koke na al'umar yankinsa wanda za aji wannan koke-koke gami da cewa jagora ne na al'umarsa baki ɗaya wanda ze iya samo musu maslaha ze iya samo musu cigaba a rayuwarsu shiyasa zakuga cewa sau da yawa akan girmama su akan musu gaisuwa irin na ban girma wanda wato zai sa suji daɗi a ransu nagode

Barka da warhaka a wannan hoto an gwado mana hotone na yara yayinda suke gudanar wato da wasanni na abinda suke busawa wanda yake kama da sarewa wato a lokacin bukukuwa kala daban-daban kama daga kan lokacin biki na kirisimeti lokacin biki wato na aure lokacin biki na suna da dai sauransu yara sukan gudanar da irin wannan wasanni wanda zai sanya su farin ciki yayinda zasuyi amfani da irin wannan sarewa na wasa na yara wanda zasu busa, wato su fidda ,wato sauti me daɗi wanda ze sanya su a nishaɗi yayinda zasuyi amfani wato da anko, ko ince ashobe a jikinsu kamar yadda muke gani suna sanye ne da kayayyaki wanda yake iri ɗaya a jikinsu wanda ɗinkine da aka yishi na atamfa wanda ze gwada mana cewa suna cikin farin ciki sannan akai amfani da huluna jajaye wanda yake ɗauke da fari a jikinsu wanda zasu iya murna wato fitan biki fitan taro na biki walau na aure, walau na suna, walau kuma na kirisimeti wanda ze tabbatar wa da jama'a cewa suna cikin farin ciki suna kuma cikin murna kamar yadda muka sani sukan yi wannan fita ne don su burge wato jama'a su kuma burge kansu kamar yadda muke gani sukanyi wasanni da ya shafi na busa sarewa wanda zai ƙawatar da al'uma dake wannan guri wanda zai jawo hankalin al'uma ya nishaɗan, ya kuma nishaɗantar dasu yayinda zamuga cewa ire-iren waƴannan taro akan yisu a wurare daban-daban yayinda al'uma zasu fita dasu da iyalansu suje ,su gwada farin ciki wanda zakuga cewa akan tanaji kaye-kaye na abinci wanda za aci a irin waƴannan gurare sannan akan tanaji kaye-kaye na abinda za a sha a irin waƴannan gurare wanda yakan taimaka ƙwarai da gaske wajen haɗin kan wato al'uma haɗin kan manya haɗin kan yara ma baki ɗaya wanda zakuga cewa jama'a sukan fito daga wuri daban-daban don suje, wato su nuna farin cikin su a wannan wuri da aka tanada mafiya yawan lokuta zakuga cewa koda a cikin gida ne wato maigida yakan ɗauki iyalansa baki ɗaya yayinda zasuje irin waƴannan wurare lokacin da zasuje su nuna nishaɗi yayinda aka tashi biki wato na kirisimeti, ko biki ne da aka gayyace su zakuga cewa sunyi ƙoƙarin wajen wato shirya ƴaƴansu yanda zasu ƙawatar dasu yanda zasu fita su burge al'uma yanda zasu fita su burge mutane kamar yadda muka gani wato sunyi shiga ne shiga na musamman, shiga wato wanda ze burge jama'a yanda sukayi amfani da kayassu iri ɗaya walau abokai ne walau ƴan uwane wato sukai amfani da haɗin kai ire-iren wannan taro da akeyi wato na nuna murnan biki na kirisimeti yakan jawo haɗin kan manya yakan jawo haɗin kan yara baki ɗaya.yayinda suke wato busa wanda zai fidda sauti mai daɗi ya burge al'uma, ya kuma nishaɗantar da mutane baki ɗaya nagode

Barka da warhaka a wannan hoto an gwado mana hoto ne na wurin bauta kamar yadda muka sani wurin bauta akan ƙawata shine da abubuwa daban-daban yayinda kuma idan aka tashi yinsa akan je yau, wato ayi shi a keɓaɓɓen guri kamar yadda muka sani akan samu keɓantaccen wuri ne wanda za ai irin wannan gini gini na bauta da ake yinsa akan yishine a inda babu hatsaniya babu hayaniya wanda za aje a gudanar da bauta na musamman batare da hargitsi na mutane ba shiyasa akan keɓance aje ayi ƙawataccen gini kamar yadda muka gani ko kuma ince yadda muke gani wato anyi amfani ne da karare wato da sanduna wajen wato ƙayatar da wannan gini yayin da aka amfani da rufi irin na jinka kamar yadda muka sani rufin jinka akan amfani ne da karare sannan da ciyayi ai wannan rufi bayaga nan wato anyi amfani ne da laka waje wato ƙawata wannan wato yanayi na wannan guri wanda za aje a gudanar da bauta a wannan wuri yayinda zamuga cewa wato al'umma s?na wannan yanki sukan wato ware lokaci da zasuje gudanar wato da bautar su a gurin irin wannan gini gida wato na gudanar da bauta yanda zasuje wato su faɗi damuwoyinsu su gudanar da bautarsu cikin hankali cikin kwanciyar hankali yayin da zamuga cewa sukan gudanar da bautarsu cikin kwanciyar hankali gami da cewa ginin da sukayi sun yishine a inda ya kamata sun yishi ne a inda babu hatsaniya babu hargitsi na al'uma sannan sukanyi wato ƙawataccen wuri mafiya yawan lokuta sukan samu wurare da yake da bishiyoyi wato a wannan wuri wanda waƴannan bishiyoyin ma zasu iya kewaye wannan wuri sannan sukan amfani ne da ƙasa irin na laka wajen da zasuyi wato yanayin abinda zasu bautawa zasu fitar da wato tsari ko kuma ince tsare-tsare na gunki da zasu fitar dashi wanda zai ƙawatar? wato wanda zai tabbatarwa da jama'a wato cewa dai-dai gurin da zasuje su gudanar da bautarsu kenan sukanyi amfani ne da ƙasa na laka wanda kamar yadda muka sani ƙasa na laka ƙasa ne da ake tonanshi me danƙo a ƙarƙashin ƙasa yayinda zasu ƙawatar da wannan gini da wannan laka wanda zai fidda wato tsari na gunki wanda idan sukaje zasu gudanar da bautarsu cikin kwanciyar hankali a wannan guri sau dayawan lokuta akan ƙayata irin waƴannan wurare a bayan gari basa yinshi wato a cikin jama'a, inda mutane suke gurin bauta wuri ne da suke yinshi na musamman wato a bayan gari wanda zasuje su gudanar da bautarsu batare da hayaniya ba nagode

Barka da warhaka a wannan hoto an gwado mana hoto ne na sarki kamar yadda muka sani sarki, mutum ne dayake da mutuƙar muhimmanci sarki ,mutum ne dayake da mutuƙar tasiri a tsakanin al'uma yayinda zamuga cewa jagora ne na al'uma baki ɗaya yayinda zamuga yakan yi shiga irin na ƙasaita yakan yi shiga irin na bajinta wanda zai burge jama'a shiyasa sau dayawan lokuta yayinda sarki ya fito ba sai an faɗa cewa wannan sarki bane sabida yanayin shiga da zaiyi shiga ne na ƙawataccen shiga wanda ze burge jama'a yayinda zamuga cewa yana ɗauke ne da manyan kaya a jikinsa wanda de tabbatar mana da cewa yana wato ɗauke da mukami na sarauta wanda yake sanye da tagulla a wuyarsa wanda yazo dai-dai da wato na sarakuna yanda sarki yakan fita sannan akwai sanda na girma wanda yake riƙe dashi a hannunsa yanayin wannan shiga wato shigane da yake ƙayatarwa yake ƙawatar da sarki a duk inda yake yayinda yai wannan shiga zakuga cewa al'umarsa suna ƙoƙari wajen yi masa gaisuwa irin na ban girma yi masa gaisuwa irin na bajinta gami ga cewa irin girman da yake dashi da matsayin da yake dashi da sarautan da yake dashi kamar yadda muka sani a duk inda yake shi jagora ne na al'umar yankin sa yayinda yaga al'umarsa suna abinda ba dai-dai ba zai iya wato gayyatar su ya kira su suzo, wato ya ja musu hankali ya nusatar dasu abinda zasuyi wanda ze kawo musu cigaba a rayuwa shiyasa sau dayawan lokuta idan kaga yanki tana cikin tashin hankali zakuga wato sarki yakanyi huɓɓasa wajen dakatar da al'umar yankin sa dasu zauna lafiya wanda zaman lafiya yakan kawo cigaba a yanki wato sarki yakan yi amfani da mulkinsa wajen dakatar da tashin hankali da ya shafi yankin sa s bayaga nan kuma al'uma suna ƙoƙarin jin magana da sarki yayi sabida mukamin da yake dashi da kuma daraja da yake dashi a gurin su yayinda kuma suke da wani damuwa wanda? wani wato matsala, wanda suke da buƙata wanda ze janyo cigaba a yankunan su zasuyi ƙoƙari zuwa gurin sarki yanda zasuje wato su masa gaisuwa na ban girma sannan su faɗi buƙatun su yayinda shi sarki in yana da hali kama daga kan ko sana'o'i ne na matasa da dai sauransu ze ƙoƙari yaga cewa ya samar musu idan ma kuma yafi ƙarfin sa ze iya kaiwa gaba yanda za aje a tallafa musu sabida shi sarki jagora ne na al'umar yankinsa ba iya yankinsa kaɗai yake taimako ba jagora ne na al'umar jiharsa baki ɗaya. Ba jiha ba wato duk inda sarki yake jagora ne na al'umar ƙasar baki ɗaya nagode.

Barka da war haka a wannan hoto an gwado mana ne yanda aka kewaye wuri wato yanda aka gwado al'ada yanda aka kewaye wuri aka saka wato farin kyalle dake ɗauke wato da jini a jikin sa wanda aka gwado mana wani yana kwance wato yanda aka ƙawata wurin aka wato kewaye shi aka sanya wato aka yi masa wato fari wato kala a jiki kamar yadda muka sani kalar fari wato ya kan gwado yanda za a fidda wuri wanda kamar yadda muke gani mut...a al'ada ko ince yanayin al'ada wato an gwado wuri ne kewayayyen wuri wanda ake gudanar wato da wasu abubuwa a cikin sa wanda za ku ga cewa wani lokacin wuri ne da akai biso ma'na akai rashi akai biso za ku ga cewa akan yi ƙoƙari a kewaye wannan wuri yanda wato waƴanda ko kuma ince ƴan uwansa da abokan arziki za su rika zuwa su na kai ziyara a wannan wuri yanda za a yi shaida na yanda za su rika gane wannan wuri wanda za su je su gwada wato koke da rashi na wanda suka rasa aka saka a wannan wuri ire-iren waƴannan wurare ana musu shaida kala daban-daban yayin da wasu su kan yi shaida kama daga kan su yi daɓe a wannan wuri wanda zai tabbatar da cewa rashi su ka yi aka wato binne abin da suka rasa a wannan wuri wanda kuma za ku ga cewa wasu akan yi shaida ne da alamu na wasu icce ko na bishiya wato a kusa da shi yayin da za a kewaye wannan wuri wanda sau dayawa ƴan uwansa da abokan arzikinsa za su rika kai ziyara wato wannan kai ziyara za a rika tunawa da shi za a rika kai ziyara a lokaci zuwa lokaci wannan yana da kyau kuma a abu abu ne wato da yake gwado yanayi na al'ada kowane al'ada da yanda suke gudanar da nasu wasun idan aka yi musu rashi su kan gudanar da al'a.... su kan gudanar da wato bisonsu a bisa yanayin al'adarsu kamar yadda waƴannan sua yi sun gudanar ne da bisonsu a bisa yanayin al'adarsu wanda su kan kewaye wuri wato su kan yi gini na bulo wajen kewaye wannan wuri bayan su kewaye shi su kan yi amfani wato da kalar fari wajen wato kewaye wa sannan su kan yi amfani da farin kyalle wanda ze tabbatar da cewa an musu rashi wanda za su yi amfani wato da wani farin kyallen wajen amfani da shi a cikin wannan wuri wanda za ku ga cewa an gwado wanda yake zaune yake gwada kokensa ko ince yake kuka akan wannan wuri wannan wurin biso wato ya danganta daga yanayin al'ada da mutane suke yi

Barka da warhaka a wannan hoto an gwado mana hoto ne wato na jiragen ƙasa ko kuma ince na filin jiragen ƙasa da? fili na jirgin ƙasa da kuma jiragen ƙasa wato a tattare dashi. Yayinda muka sani jirgin ƙasa wato abu ne da yake temakon al'uma baki ɗaya yayinda zamuga cewa yakan temaka ƙwarai da gaske wajen wato eban jama'a wato wajen zirga-zirga da mutane wato daga wata jiha izuwa wata jiha wanda a mafiya yawan lokuta akan samu ma na ɗaukan kaya ire-iren waƴannan jiragen ƙasa sukan ɗebi kayayyaki me yawan gaske wanda zasu temaka ƙwarai da gaske wajen isan wannan kaya wato da lafiya kuma sukan ɗauki dubban jama'a wato sukan ɗauki mutane da dama wato a cikin sa yayinda zamuga cewa akan saukaka wa mutane yayinda ko za a shiga jirgin ƙasa wato akan shiga a farashi me sauƙi yayinda za a kai mutum a farashi me sauƙi sannan yakan rage wa mutane wato fargaba da zulumi na kan hanya zakuga cewa, yanayin hanyansu ba hanya ne kamar na titi ba ba hanya ne da ake yinsa da kwalta wanda zakuga cewa wani hanyan akwai ramuka da kwazazzabo, da dai sauransu ba hanyar sa wato guda ɗaya yake tafiya wanda idan ze tashi wato akan sanar da inda ze je ya tsaya wanda zasu san cewa wannan jirgi ya tashi daga wuri kaza ze tafi izuwa jiha kaza kuma ga lokacin da ze iya isa wanda akan saka lokaci wato na tashin jirgi wanda zakuga al'uma da dama sukan sayi tikiti kafin suje wato wurin wannan shiga wannan ze tabbatar da cewa ka biya kuɗin da zaka shiga wannan jirgi da kai za ayi wato wannan tafiya, wanda aka saka lokaci na musamman na tashin wannan jirgi yayinda al'uma suka je wato lokaci nayi wannan jirgi bara ta tsaya jiran al'uma ba zata tashi. Shiyasa yake da kyau idan ka yanki tikati kaje akan lokaci kaje wato abisa lokaci dan ita jirgin ƙasa wato abu ne da yake temakon al'uma abu ne da yake temakon jama'an ƙasa ma baki ɗaya wanda yakan saukaka wajen yawan wato bin mota wanda bin mota wani lokacin zakuga hanya ma ba kyau ze jawo akwai wasu ramuka da zasu iya janyo wasu hatsarurruka da dai sauran su kuma yanayin yanda jirgin ƙasa ze temaki mutane ze ɗibi mutane dayawa a cikinsa yayinda ze kaisu akan lokaci da suke da buƙata kuma yakan je ne a farashi me sauƙi wanda al'uma zasu samu sauƙi a wajen wato biyan kuɗin sa shiyasa sau dayawan lokaci mutane sukan wato jira wato da har lokacin da zasu sami tikiti na jirgin ƙasa, kafin suyi tafiyar su sabida yakan sauƙaƙa yakan temaka wajen rage kuɗaɗe da zasu biya kuma yakan temaka wajen rage yawan hatsarurruka yakan temaka wato gurin tafiya da mutane dayawa nagode

Barka da war haka a wannan hoto an gwado mana hoto ne wato na kyanwa kamar yadda muka sani wasu su kan kira da kulya wasu su kan kira da mage wato duk ire-iren waƴannan sunaye sunaye ne da ake bayarwa wato wa mage ko kyanwa ko acwe kulya su na da wato matukar muhimmanci wato a tsakanin al'uma yayin da sau dayawa akan yi kiwon su a cikin gida wanda za ku ga cewa akan kiwata kyanwa a cikin gida yadda za a adana wato a rika ba ta abincin da a ta ci wato akai-akai wanda za ku ga cewa wasun ma idan su ka saba da kyanwa a cikin gida ba su da buƙata ko ba sa fatan rabuwa da wannan kyanwa yayin da za ku ga cewa ta kan saba da yaran gida da mai gidanta da kuma duk wato wasu waƴanda suke yawa zuwa wannan gida shi yasa sau dayawan lokuta za ku ga cewa mutane su kan yi ƙoƙari wajen kiwon kyanwa akan yi kiwon su wato na musamman kuma kan ajiye su a gida wani lokacin za ku ga cewa idan ana fama da wasu abubuwa kama daga kan ɓeraye da wasu abubuwa wanda ba a da buƙata wato ita wannan kyanwa ta kan ci wannan ɓera ta rage waƴannan ko kuma in ce ma har a nemi ɓera a gida a rasa baki-ɗaya su kan temaka kwarai da gaske yayin da za ku ga cewa wasun a daji suke rayuwarsu ko in ce a bayan wuri suke rayuwarsu wasu kuma akan je a kamo su a kawo a yi kiwon su yayin da wasun za ku ga cewa su kan haihu ma a ɗauka a rabar ko kuma idan su ka haihu a dauka har saida su ake yi wanda wasu za su je su saya su ɗauka su kai gidansu su ci gaba wato da kiwon sa ire-iren wannan wato kiwo da ake na kyanwa a gida ya kan taimaka kwarai da gaske yayin da za ku ga cewa su kan zauna a gida a yi wasanni da su yara su kan so wasa da kyanwa wanda ze zame musu wato kaman abun wasa a cikin gida yayin da za a tanadar musu abincin da za su rika ci safiya rana da kuma yamma don su ma su na da bukatan wato abinci da za su ci sannan akan tanadar musu ruwa da za su sha su rayu da de sauransu ire-iren waƴannan kyanwa akan yi ajiyan su a gidaje sannan kuma wani lokacin akan bar su wato a bayan wuri wanda su kan iya kiwon su ba tare ma da a gida ba wani lokacin akan kamo su wato daga daji a saida su wani lokacin kuma idan aka yi kiwon su su ka haihu akan ibi waƴannan yara a saida su ma waƴanda suke da buƙata ire-iren waƴannan wato kiwo ko kuma ajiya na kyanwa yana temakon mutane kwarai da gaske

Barka da warhaka a wannan hoto an gwado mana hoto ne na ɗaki da yake kunshe da matasa da kuma wato gado da ake yinsa irin na ɗaki na makarantun kwana. Kamar yadda muka sani akanyi irin wa'innan ɗakuna akanyi irin wa'innan wato gadaje a makarantun daya shafi na kwana yayinda zamuga cewa akanyi wato gado a ƙasa yanda za a samasa katifa sannan akan ɗora wani a sama wanda za a samasa katifa wanda kowa idan ya tashi kwanciya wato yana da gurin kwanciyarsa sannan wani lokaci akanyi ɗakuna a cikin gida to yanda ɗaki na matasa ma'ana ɗaki na maza kenan waƴanda suka taso yayinda akan banbance yadda gadon ƙasa yake da wadda kuma za a ɗaura a sama yayinda wannan na farko ze kwanta a ƙasa wanda wani kuma ze kwanta a samansa wannan yakan temaka ƙwari da gaske wajen rage wato zafi da cunkoso na mutane a ɗaki guda yayinda zamuga cewa kowa ze gudanar da harkoki da yake gabansa kamar yadda muka gani wannan yana ɗauke ne da na'ura mai ƙwaƙwalwa yayinda yake bisa kwanciyar hankali yake abisa sakewa, wato a ɗakinsu yayinda kowa wato da fanninsa wannan yana sama wannan yana ƙasa wanda ake ƙira da gidan sama? gado wato na sama da kuma na ƙasa yakan temaka ƙwarai da gaske yayinda kowa wa kowane matashi ze cigaba da harkokin dake gabansa wanda wannan an gwado mana ne na ƙasa, shi yakan amfani ne da na'ura mai ƙwaƙwalwa wajen gudanar da rayuwarsa kama daga kan aiki da zeyi kafin baccin sa ko kuma wato wasu kalle-kalle da zeyi na fina-finai wanda zasu sa shi a cikin farin ciki kafin yai bacci sannan wato an gwado mana da akwai wato wanda yake a samar sa wanda shima wato wuri ne na musamman na bacci wanda akai masa wato a sama wannan yakan temaka ƙwarai da gaske a ɗaki wajen yawan rage cunkoso na mutane da suke kwana a wannan ɗaki yayinda zamuga cewa wanin a makarantu ma akanyi irin waƴannan gadaje wanda ya kunshi kowa zeyi harkoki da yake gabansa yayinda mukaga na sama yakanyi amfani ne da wato waya na salula na hannu wanda yake gudanar da rayuwarsa kafin yai bacci kama daga kan kalle-kalle a ciki gudanar da wasu ayyuka na musamman yakan temaka ƙwarai da gaske yayinda kowa ze harkoki da yake gabansa. A makarantu na kwana zakuga cewa mafiya yawan lokuta akanyi irin waƴannan gadaje ne me wu ƙasa da sama wato wanda kowa ze kasance ze hau nashi ya kwanta ya gudanar da ayyuka da yakeyi kafin ye bacci wanda ze iya sanya shi farin ciki kafin yai bacci ba iya makarantun kwana ba wanin a gida ma inda matasa, akai musu gini zakuga cewa anyi ƙoƙari anyi musu irin waƴannan gado wanda da sama da ƙasa wanda kowa ze zauna a iya nashi.ko kuma ince kowa ze kwanta a iya nashi ya gudanar da wasu ayyuka wanda zasu sa shi farin ciki kafin baccin sa nagode

Barka da warhaka a wannan hoto an gwado mana hoto ne na mutun yanda yake cin abinci kamar yadda muka sani ne cin abinci abu ne dayake da matukar muhimmanci cin abinci abu ne dayake da matukar tasiri a tsakanin al'uma yayinda zamuga cewa shi abinci sai dashi za a rayu yayinda babu abinci wato mutun ze iya ramewa ya kamu da wasu cututtuka wanda a ƙarshe ma za a iya rasashi baki ɗaya wanda ze iya rasa ransa baki ɗaya shiyasa sau dayawan lokuta yanada kyau ace muna cin abinci musamman abinci waƴanda zasu gina mana wato jiki da waƴanda zasu sanya mana ƙarin lafiya a jikinmu kamar yadda muke gani yac, yana amfani ne wato da abinci daya shafi tuwo wanda kamar yadda muka sani, tuwo yakan ƙarawa mutane ƙarfi a jikinsu da kuma lafiya sannan yakan amfani da miya wanda yake ɗauke da nama a cikin sa kamar yadda muka sani wannan ma yakan taka rawar gani wato wajen gina wa mutun jikinsa yayinda kai amfani, kaci abinci wato kaci nama akansa wanda zai daɗa ji, gina maka jiki zakuga cewa mutumin daya samu irin wannan abinci yaci yakan ƙara masa lafiya yakan ƙara masa nisan kwana yakan ƙara masa jin daɗi a rayuwarsa yayinda kamar yadda muka sani yunwa babban cuta ce cuta ne dayake nakasa mutane yake illa wa mutane shiyasa sau dayawan lokuta mutane sukan ci abinci a lokuta daban-daban zasuci abinci wasun wato da kamar sau uku a wuni yayinda zasuci da safe zasuci da rana zasu kuma ci da daddare akan samu waƴanda suke ci ma fiye da sau uku a wuni wanda zakuga mafiya yawan lokuta sukan ci abinci ne ɗan dede anjima su ƙara ci idan aka ɗan jima kaɗan su ƙara ci ya danganta daga yanayin yanda muta, mutun wato ya saba da cin abincin sa zakuga wani kuma wato abincin ze ci ne sau biyu a wuni yayinda ze ci da safe se kuma da yamma ya ƙara ci, idan dare yayi baya iya cin abinci mutane sun kasu kashi-kashi amma koma wanne kake ciki ya kasance kana ƙoƙarin yadda zakayi kaci abinci wanda cin abinci abu ne dayake da matukar muhimmanci abu ne da wato zaka janyo karin lafiya wa kanka sannan zaka janyo ƙarin wato gina jiki wa kanka shiyasa sau dayawan lokuta ake da buƙatan kaci me kyau inde har kanada hali da zaka se abinci me kyau kasa nama a ciki, ka ci idan bakada hali ka sayi dede wanda iya ƙarfin ka wanda zaka ci don abinci abune dayake temakon mutane abune dayake ƙarawa mutane lafiya yake gina musu jiki su cigaba da rayuwarsu su amfani kansu, su amfani al'uma baki ɗaya nagode

Barka da war haka a wannan hoto an gwado mana hoto ne na matasa yanda suke shara da wato duba abubuwa waƴanda za su cutar da mutane a inda duwatsu suke kamar yadda muka sani idan aka tashi shara musamman a inda duwatsu suke za ku ga cewa wasu muggan abubuwa wanda za su iya cutar da al'uma su kan maƙale wato a ƙarƙashin dutsi yayin da za mu ga cewa\ akan yi iya bakin-ƙoƙari wajen wato kau da irin waƴannan abubuwa sabida kara mutane wato daga cututtuka kala daban-daban yayin da shara ma wato tsafta ne na muhalli kamar yadda muka sani tsafta abu ne da yake temakon jama'a yake ƙare musu wato lafiyarsu shi yasa a ko da yaushe ake so a rika yawan shara ana tsaftace wuri kama daga kan wurare da yake da duwatsu za a iya adana waƴannan duwatsu yayin da aka tsaftace wuri wato a duba bayan an duba dan wani lokacin muggan abubuwa su kan maƙale wato a jikin dutsi ko kuma in ce a ƙasan dutsi wanda za ku ga cewa za a iya samun maciji wanda ba a da buƙatan haka wanda su kan maƙale a ƙarƙashin dutsi da sauran wasu abubuwa waƴanda suke da illa wa mutane wanda ake samu a ƙarkashin dutsi shi yasa yayin da aka tashi shara na inda ya shafi duwatsu akan tsaya a duba yayin da aka ga abu wanda ze cutar da mutane ko kuma ze yi musu illa akan yi ƙoƙari a ga cewa an bigi wannan abu an kawar da shi wanda wannan ya kan temaka wajen kara lafiyan mutane ba tare da wato sun yi wani abu wanda ze cutar da su ba ko kuma an bar wani abu wanda ze cutar da su ba kamar yadda muka sani duwatsun ma kan su abu ne da ake amfani da su a wurare daban-daban yayin da wasu akan saka musu kala aje a jera layi da su wanda za a rika wato taro na musamman wanda idan za a yi taron da ya kama a yi layi za ku ga akan yi amfani da irin wayannan duwatsu yayin da akan shafa musu wato kala a jikinsu walau kalan fari wanda ze gwada wato yanayin layi da za a jera wanda za a gudanar shi yasa sau dayawan lokuta ire-iren waƴannnan duwatsu akan yi amfani da su a wurare daban-daban yanayin kuma yanda ake shara akan yi shara a wato tanaji waƴannan duwatsu a duba abubuwa da kuke jikin waƴannan duwatsu wanda za su cutar da al'uma a kuma kawar da su wannan ya kan temaka kwarai da gaske wajen kare wato lafiyan al'uma baki-ɗaya yayin da ko me zuwa wucewa ne ze kasance be tarar da wani abu wanda ze cutar da shi ba yanayin shara da ake yi wato da kawar da abubuwa wanda ze cutar da mutane abu ne da yake temakon al'uma baki-ɗaya na gode

Barka da warhaka A wannan hoto an gwado mana ne yanda ake gudanar da haɗe-haɗe wato na kayayyaki abincin da ake ci wanda kan gina jikin mutane ya kuma ƙara musu lafiya a jikinsu kamar yadda muke gani wato gida ne ko ince dayake ɗauke da madafa wanda aka gwado mana a wannan madafa akwai kayayyaki kala daban-daban wanda suka kunshi na abinci da kuma abin sha kamar yadda muka sani yayinda ake gabatar da girke-girke na abinda za aci yakan kunshi wato kayayyaki da ze ƙarawa mutane lafiya a jikinsu zakuga cewa kamar kayayyaki da suka shafi ganyayyaki ganye kenan wanda kamar yadda muka sani yanada mutukar amfani da muhimmanci a jikin mutane sannan akan tanaji wato abinda ya shafi kayan miya wanda kayan miya kamar yadda muka sani kaya ne nasu wato tumatiri su tattasai, su tarugu dasu albasa bayaga wannan akan tanaji sauran manya-manyan kaye-kaye wanda za ai amfani dasu wajen girki yayinda zamuga cewa idan za a gudanar da girki komai akan sa shine a matsayinsa kuma komai akan bashi lokaci wanda idan yayi wato za a samu aci wannan abu yayinda akayi haɗe-haɗe na kayayyakin abinci zakuga cewa abun yana ban burgewa yana kuma ban sha'awa dan shi abinci abune da ake da buƙatansa wato a lokuta daban-daban yayinda zakuga cewa mutanen da basa cin abinci suna rama daga rama, in basu samu abinci suci ba ze iya sanadiyyar rayuwarsu baki ɗaya wanda ba a da buƙatan haka shiyasa yake da kyau ace an ga wato inda ake girke-girke an kuma koyi yanda ake girke-girke sannan a rika girka abincin ana ci wanda abinci abune da ze ƙarawa mutane lafiya ze ƙara musu ƙarfi a jikinsu wajen da zasu samu su gudanar da ayyukansu na yau da kullum su kuma cigaba da rayuwarsu batare da yawan cututtuka ko samun wasu matsaloli na rayuwa ba yayinda mutun yaci ya ƙoshi yakan gudanar da ayyuka da dama a rayuwarsa kuma yakan gudanar da ayyuka a cikin hankalinsa kuma bisa dede don wani lokacin yunwa ma yakan jawo kaga mutun yana abubuwa da wato shi kanshi ma be san me yakeyi ba shiyasa yake da kyau yayinda za ayi girki,a tanaji kayayyakin abinci wanda ze wato idan aka haɗa aka girka wannan abincin dashi ze wato ƙara lafiya wa mutane ze kuma wato sanya musu wato jiki. Wato ze gina musu jiki ze kuma faranta musu rai.shiyasa girke-girken abinci a da kayayyaki da suka shafi na gina jiki kayayyaki da suka shafi na ƙarin lafiya yana matukar temakawa sosai wa al'uma suci wannan abincin ya ƙara musu lafiya ya ƙara musu ƙarfi a jikinsu nagode.

Barka da warhaka. A wannan hoto an gwado mana ne wato yanda ake gudanar da layi kamar yadda muka sani mata sukan fita layi wato a wurare daban-daban kama daga kan wuri na zaɓe na siyasa zakuga cewa mata sukanyi layi wato a irin wannan guri sannan mata sukanyi layi a gurin da ya kama za a iya basu wani tallafi na musamman wato wanda ze temaki rayuwarsu wanda ze temaki cigaban rayuwarsu shiyasa sau dayawan lokaci zakuga cewa mata sukanyi layi yayinda sukayi layi na taro wato layi na kaɗa ƙuri'a na siyasa zakuga cewa akan bi ne daga wanda ya fara zuwa, izuwa wanda yazo na biyu, izuwa wanda yazo na uku, akan yi shine abisa tsari sabida wannan layi shi yakan jawo yawan rage hayaniya da rigima a tsakanin al'uma a tsakanin mutane bakiɗaya yayinda ba ai layi ba se kuga cewa mutane wanda yazo daga baya ze tsaya yace kawai shi za a fara yi masa ko shi ze fara yi da dai sauransu wanda zakuga cewa wa'inda suka riga shi zuwa zasu taso sai kuga cewa an fara hayaniya a wannan guri musamman ma mata, dakuga an fara kace-kace ana hayaniya wanda ba a da buƙatan haka shiyasa akan bi dokoki yayinda kukaji mata sukaje wuri suka taru akanbi layi yayinda wanda ya fara zuwa ze ,zata tsaya a farko, wacce tazo na biyu a haka,a haka layin ze riƙa tafya yayinda ko kaɗa ƙuri'a ne za a rika bine daga bisa yanayi yanda kaje lokacin da kaje, ƙarfe nawa kaje, sannan suwaye a gabanka sanna kaima sai kabi layi bin layi yakan temaka ƙwarai da gaske yayinda ba ai layi ba sai kuga wurin ya cike da hatsaniya wanda daga ƙarshe ma zakuga ba a samu aka cimma burin abinda ake da buƙatan a cimma ba wani lokacin zakuga temakone ko tallafi da za a bawa mata yayinda sukaje idan har basu bi layi ba za aje ne ai ta hayaniya wanin ya kai ga rigima harma ai wato dambe a wannan guri wanda ba a da buƙatan haka yayinda akaje koda tallafine za a bawa mata ya kasance sun bi layi wacce ta riga zuwa ta kasance a gaba wadda taje a bayanta tabi baya a haka,a haka har za a gama wato kowacce ta samu abinda ya kaita shiyasa irin wannan layi yakan temaka wajen yawan rage hatsaniya wajen rage fitintinu da tashin hankali a wurin da akaje karɓan tallafi in tallafine za a bada kama daga kan kayan abinci kuɗi da dai sauransu idan ma ba tallafi bane idanma wato kaɗa ƙuri'a ne na siyasa shima yakan temaka abi layi yanda za a gudanar abisa farin ciki a tashi abisa lafiya. Nagode.

Barka da warhaka a wannan hoto an gwado mana wato hoton mace ce da take ɗauke da goyo wato a bayanta kamar yadda muka sani tana ɗaukene da goyo a bayanta a wurin jirgi na ruwa wanda ake ƙiransa da kwale-kwale kamar yadda muka sani wannan jirgi na ruwa ko kuma ace masa kwale-kwale wato yakan ɗauki mata? daga wani guri izuwa wani yanki yayinda zakuga cewa yakan tsallake da mutane inda suke da buƙata yayinda ruwa yake a wuri wato zakuga cewa idan tafiya ya kama wato za a wuce ta wannan hanyan magudanan ruwa wato akanyi amfani da wannan kwale-kwale yayinda kamar yadda muka sani kwale-kwale yakan temaka wajen ɗeban jama'a da dama bama mutum ɗaya kaɗai ba wanda zakuga cewa akan shiga ne a samu guri a zauna kamar yadda ita wannan mata ta samu guri ta zauna take ɗauke da goyo wato na yaro a bayanta yakan temaka ƙwarai da gaske yayinda mace ta ɗauko goyo wato bazata iya wai ta ace ta shiga ruwa, ta tsallaka ba koda ma ba goyo wani lokacin mata sunada rauni bara su iya tsallaka wato wanin ruwan ba yayinda aka tanaji irin waƴannan kwale-kwale wato jirgi na ruwa yakan temakawa mata ƙwarai da gaske gurin yadda zasuje su cimma buƙatun su walau wuraren sana'arsu walau wuraren kasuwancin su walau zuwa wurare na ziyara da de sauransu wanda wannan kwale-kwale yakan temakawa al'uma baki ɗaya yayinda zamuga cewa abune da akanyi amfani da katako wajen yinsa yayinda za a fafe katako ai amfani kuma da wato wasu sanduna wanda za a gyara su su bada wurin zama wanda idan kaje zaka shiga wato har ka samu guri ka zauna sannan a tsallaka da kai sa zakai wato akwai kuɗi da ake sawa wanda zaka bada, na yanda za a samu a tsallaka da kai wanda yakan temaka ƙwarai da gaske wajen wato yawan rage wato? ko kuma ince yawan rage wato rashi da akeyi a cikin ruwa wanda so dayawan lokuta zakuga wasu in zasu wuce ta hanyar ruwa yakan, wato ruwan ma yakan iya janyo su yayinda akai amfani da kwale-kwale wato ko jirgin ruwa yakan temaka ƙwarai da gaske kamar yadda muke gani wannan mata yayinda tazo wurin da waƴannan kwale-kwale suke wato suka a'ajiye sune a bakin ruwa yayinda kazo zaka tsallaka zasu sadanta dasu kuyi ciniki ka biyasu wato kuɗin aikinsu sannan ka shiga ka nemi wuri ka zauna wanda idan lokacin tashi yayi zasu tashi su tsallaka da kai i wannan ruwa kaje izuwa inda zakaje ka biya buƙatun ka ko ka gudanar da du wasu matsaloli da zakaje kayi a inda kaje haka inka tashi dawowa ma zaka samu wasu wato a bakin wannan ruwa da zasu tsallaka da kai wannan kwale-kwale yakan temakawa mata wajen tsallakawa dasu, da ƴaƴansu ƙwarai da gaske nagode.

Lokacin da wata cuta ta ɓulla yana da mahimmanci a sanar da jama'a yadda za su kare kansu ba tare da haddasa firgici ba ga wasu hanyoyin da jama'a da jami'an lafiya za su iya amfani da su du don cimma waɗannan daidaito na farko bayar da ingantattun bayanai na gaskiya hukamar lafiya ya kamata ta sanar da jama'a gaskiya amma ta guji yayata bayanai masu haddasa tsoro... masu haddasa tsoro za a iya bayyana matsalar da girmanta cikin kalmomin da ba sa haddasa firgici tare da mayar da hanklali kan matakan kariya na biyu yin amfani likitoci da masana a matsayin a matsayin majiya ana buƙatar a tabbatar da cewa lokitoci da masana masana lafiya su ne ke bayar da, su ne ke jagorantar bayanai ba mutane marasa masaniya dake iya yaɗa jita-jita ba masana su riƙa bayani a cikin harshden da jama'a za su fahimta na uku samun cikakkun shirin... shirin bayani hukumar lafiya ya kamata ta shirya tsarin yadda za a sanar da jama'a cikin lokaci don kada su dogara da jita-jita daga kafafen sada-zumunta ana buƙatar a riƙa sabunta bayanai a-kai-a-kai don kada mutane su faɗa cikin ruɗani na huɗu ƙarfafa matakan kariyar jama'a maimakon maida hankali kan haɗarin cutar kaɗai ya kamata jami'an lafiya su bayyana matakan kariya da ake buƙata misali maimakon ace wannan cuta tana da matuƙar hatsari za a iya cewa idan muka bi waɗannan matakai za mu iya daƙile yaɗuwar ta na biyar haɗin guiwa da jami'an gwamnati da kafafen yaɗa labarai hukumar lafiya ta yi aiki tare da gwamnati da kafafen yaɗa labarai don isar da sahihan bayanai ana buƙatar kaucewa amfani da harshe mai tada hankali kamar amfani da kalmomi irin su annoba sai idan lallai an tabbatar da hakan na shida amfani da fasaha don isar da saƙonnin cikin sauƙi za a iya amfani da fasahohi kamar iyo hotuna da saƙonnin waya don sanar da jama'a a hanya mai sauƙin fahimta a riƙa amfani da kafafen sada zumunta don yaɗa bayanai daga hukumomin lafiya na bakwai ƙarfafa guiwa ƙarfafa guiwar jama'a ya kamata jami'an lafiya su ƙara fahimtar su ƙara fahimtar da jama'a cewa su na da ikon kare kansu idan suka bi matakan da da aka ba su bayanin ya kamata ya zama mai ƙarfafa zuciya ba wanda zai haddasa tsoro da rashin kwanciyar hankali ba.

Barka da war haka a wannan hoto an gwado mana ne wato mutane da kayyayaki da suke shirye-shirye da shi na gudanar da buki kamar yadda muka sani ga su buhunhunan shinkafa su man gwaɗa da de sauransu sannan akwai kayayyaki da suka shafi wato na kiɗa da de sauransu kama daga kan manyan sifiku da kuma wasu abubuwa da ya shafi na kayayyaki da za su yi amfani da shi wajen hidima kamar yadda muka sani ne idan za a yi hidima wato akan gayyaci abinci akan tanaji abin da mutane za su ci da waƴanda za su sha yayin da za a wato faranta musu rai wajen da za su gudanar da taron su yayin da za ku ga cewa idan aka tanadar da abinci da mutane za su ci akan tanadar da abin da ze nishaɗantar da su waƴanda waƴannan mutane kayakin abincinsu ga shi nan a zahiri wanda muke gani sannan akwai sifiku wanda wato wa yake fidda sauti wanda za su ji daɗi ya sanya su nishaɗi shi yasa sau dayawan lokuta za ku ga cewa akan yi tanaji kafin a gudanar da taro kama daga taro na buki na aure taro na buki na suna taro na buki na cikan shekara taro na siyasa taro duk de tarurruka da ake yi na al'uma wanda ya kunshi mutane maza da mata akan yi ƙoƙari wajen cewa kafin a yi an tanadar da abinci da za a ci an tadanar da abubuwa da ake da buƙata a wannan wuri kamar yadda muke gani wannan an riga da an yi tanajin su wato an kafa rumfa na musamman sannan an bada wannan kayan abinci wanda za a yi ƙoƙari a je a wato girka a tallafi al'uma da shi a babbawa mutane da za su ziyarci wannan wuri ko kuma in ce da za su je wannan guri yanayin irin wannna rabo na kayan abinci yana da matukar muhimmanci yayin da ze temaki al'uma da dama wasun za ku cewa ma ba su da abin da za su ci yayin da aka gayyace su irin wannan guri aka ba su abincin da za su ci ya kan temaka musu kwarai da gaske yanayin bada abinci wa mutane wato abu ne da yake da matukar muhimmanci walau a wurin taro a tanaji kayan abinci a ba su abinci walau a temaka musu da kayan abincin su je gidajensu su je su girka du wannan yanayi ne na temakon al'uma yanayi ne na temakon mutane yayin da ake fitowa ake temako da abinci wato abu ne da yake da farin-ciki yayin da aka ce ba abinci a wuri mutane su kan shiga wani hali mutane su kan shiga tashin hankali shi yasa idan buki ka gayyata idan wani taro ka gayyata ka tanaji abincin da za a girka a ci idan kuma ka ga wasu ba su da shi wato ka tanaji kayan abinci ka ba su abu ne da yake da matuƙar muhimmanci na gode

Barka da war haka a wannan hoto an gwado mana hoto ne wato yanda ake gudanar da wasa irin na dandali kamar yadda muka sani yara sukan fita wato su gudanar da wasa na dandali musamman ma a ƙauyuka kamar yadda muke gani wannan ƙauyuka gidaje ne da aka yi su na bukka ma'anar gidajen bukka gidaje ne da aka yi su da laka wanda aka yi musu rufi wato da jinka wanda ire-iren waƴannan rufi wato gidaje ne da ake yin su wanda suke taimakon al'umma yayin da za mu ga cewa suke ɗauke da sanyi a cikinsu wanda gini ne da ake yin sa yanda aka yi shi wato da laka wanda akan toni laka na ƙarƙashin ƙasa wadda yake da danƙo a yi shi bayan an yi irin wannan gini akan yi shi ne a kewaye bayan an gama shi akan masa rufi irin na jinka yayin da za mu ga cewa wannan rufi akan yi shi ne da ciyayi wato da kuma karare yara sukan fita wato wasa na dandali a lokuta daban-daban amma mafiya yawan lokaci sukan fita da safe sukan fita da rana sukan fita da yamma amma mafi yawan lokuta sun fi fita da yammanci yayin da za su gudanar da wasanni a tsakaninsu wanda waƴannan wasanni nayara da su ke gudanarwa a dandali ya kan taimaka ƙwarai da gaske wajen haɗinkan yara ya kan taimaka wajen da za su so junansu tun daga izuwa yaransu har izuwa tasowarsu shi yasa sau dayawan lokaci za ku ga cewa wato a ƙauye ak... an bar wato wani fili na musamman wanda dandali ne na yara wanda yara sukan fita su gudanar da wasanni na yau da kullum wanda zai sanya su a cikin nishaɗi zai sanya su a cikin farin-ciki shi yasa ake da buƙatar yara a riƙa ware musu lokuta na wasanni waƴanda ko da ma lokacin makaranta ne idan yara suka tafi makaranta suka dawo ana iya barin su wato bayan sun gudanar da ayyuka da ya kamata su yi a cikin gida a bar su su fita yanda za su je su gudanar da wasanni wanda waƴannan wasa ya kan ƙara musu lafiya a jikinsu sannan ya kan wato sanya su a cikin farin-ciki da kuma nishaɗi sannan ya kan wasƙar da jikinsu yayin da ku ga yara suka zauna kamar suna jin barci da dai sauransu yayin da suka fita suka yi wasanni su ka yi tsalla-tsalle su ka gudanar da wasanni a tsakaninsu sai ku ga cewa sun wattsaƙe sun fi fahimta abin da za a yi musu a gaba shi yasa wasanni na yara na dandali wato yana da matuƙar kyau ya ce abu ace wato yara ana barin su suna fita suna gudanar da irin wannan wasanni a lokuta daban-daban wanda zai taimaka musu wajen haɗin-kai da cigaba na rayuwarsu na gode

Barka da war haka a wannan hoto an gwado mana hoto ne na wato mata da take ɗauke da goyo a bayanta kamar yadda muka sani yara wato su kan so a goya su a lokuta daban-daban yayin da za mu ga cewa yara su kan ji farin-ciki a lokacin da aka goya su kamar yadda muka sani uwa takan raini ɗa wato raino na mataki daban-daban yayin da za ku ga cewa wani yaron yana da rigima wanda zai dinga damun mahaifiyarsa na yadda wato sai ta samu ta goya shi kamar yadda muka sani ne ko ince yadda muke gani an goya wannan yaro wanda yake cikin farin-ciki yake cikin nishaɗi yara su na san wato goyo yayin da suke jin daɗi yanda wato mahaifiyarsu ta goya su su kan ji ɗumin baya sau dayawan lokuta ko da a lokacin sanyi ne ya kan taimaka wajen da yara za su ji wato daɗi da ɗumin baya na mahaifiyarsu wannan ya kan kawo shaƙuwa wato a tsakanin uwa da kuma ɗa shi yasa ake da buƙatar uwa ya kasance tana goya ɗanta a lokuta daban-daban wanda za ku ga cewa sau dayawan lokaci idan aka yi haihuwa akan ware zani na musamman wanda za ku ga cewa wannan zani zani ne da ake amfani da shi ko kuma ince aka yi ajiyar sa na iya goyon wannan yaro yayin da zai taimaka wajen da aka goya shi wato zai gudanar da wasannin sa a baya ba tare da ya faɗi ba kuma sau dayawan yara su na son goyo\\ yayin da wato suke gudanar da wasu suka gudanar da wasu wasanninsu suka gaji ko kuma suka tashi suka gaji suke da buƙatar su huta wanin ma ba barci za su yi ba za su buƙaci da a goya su yayin da aka goya su ya kan sanya su a cikin farin-ciki su kan ji daɗi su gwada murnarsu kamar yadda muke gani wannan yaro ya ji daɗin yadda mahiafiyarsa ta goya shi kuma ya gwada farin-cikinsa yayin da yake murna wato da da abin sha a hannunsa wanda zai taimaka masa ko da ya ji yunwa zai sa wannan ruwa ko kunu da aka zuba masa a cikin gora ya sha wannan yanayi ne na raino na yaro wanda ya kan taimaka kwarai da gaske sannan ita ma uwa wato yayin da ta goya ɗa ta kan ji daɗi na musamman yayin da ko da yaro yana baya za ta gudanar da ayyukan ta ba tare da ta samu matsala ba za ta iya gudanar da aikace-aikace na cikin gidanta kama daga kan shara wanke-wanke girka abinci da dai sauransu duk za ta iya yin su tare da yaro wato a byanta ko kuma in ce tare da goyon ɗa a bayanta zai taimaka mata wajen da za ta yi ayyukanta amma yayin da tta riƙe ɗa a hannu ba za ta iya gudanar da wasu ayyukan ba yayin da ta goya shi zai taimaka mata wajen gudanar da ayyukanta shi ma wannan ɗa zai kasance yaan cikin farin-ciki don yara su na da son a goya su na gode

Barka da war haka a wannan hoto an gwado mana mace yanda take ƙoƙarin wato daɗa ƙawatar da gidanta kamar yadda muka sani ko kuma ince yadda aka gwado mana mun ga gida ne wato gini da aka yi shi bisa zamani gida ne da aka yi shi na zamani gida da yake sabon gida wanda wato aka gudanar da kama daga kan daɓensa an yi shi ne na zamani wanda aka yi gini ya fito ya yi kyau yayin da za mu ga cewa an yi amfani da karafu wajen tare wato rabi na gidanta wanda wannan mata ita ma tana gwada wato iya bakin ƙoƙarinta wajen daɗa ƙawatar da gidan yayin da kamar yadda muke gani da ƙarafu da take amfani da shi wajen wanke gilashi da za ta saka wato a jikin gida da kuma wajen wato shafe-shafe na fenti wanda ze daɗa wato ƙawatar da wannan gida ire-iren wannan aiki da mata ke yi ya kan temaka musu wato kwarai da gaske yayin da za mu ga cewa ya kan temaka yanayin yanda wato gidan ze daɗa fitowa ya yi kyau yayin da muke gani wato wannan gida sabon gida ne da aka yi shi da kayayyaki da ya kunshi na zamani ire-iren waƴannan gini wato ya kan temaka kwarai da gaske yayin da aka gina irin wannan gida za ku ga cewa mata dake cikin gida ko matar gidan ta kan yi ƙoƙari wajen wato ƙawata gida wanin kuma akan samu wanda za ta yi aiki wato a biya ta wanda idan ta zo za a gwada ma ta abin da za ta yi kama daga kan goge na gilashi na gidan kama daga kan shara na cikin gida da de sauran aikace-aikace wanda idan ta yi wato za a iya biyan ta ire-iren wannan aiki ya kan temakawa gida kwarai da gaske yayin da za mu ga cewa irin wannan gini ya kan fito wato ya burge al'uma ya kan fito ya burge mutane shi yasa sau dayawan lokuta idan aka yi gini wato ana da buƙatan wato ace waƴanda suke gina sun tanaji wato waƴanda za su musu hidima na wannan gida wanda za ta fito wato ta tallafa wajen gyare-gyare da daɗa ƙawata gida ko da ma ba tallafawa idan ma matar gidan ne da kanta za ta iya fita ta yi wato abubuwa na wato da ze daɗa ƙawatar da gidan yayin da za tai amfani da goge na gilashi dake jikin gida ko kuma na ƙarafu ma dake jikin gidan za a iya wato za ta iya fitowa ta yi goge yanda idan datti ya kama ko kura ya kama wato za ta gudanar da ayyuka yanda gidan ze fito wato a tsaftace wanda yanda muka sani tsafta na gida abu ne da yake da matukar muhimmanci kuma a daɗa ƙawata gida abu ne da yake da matukar tasiri yake da kyau ace an ga gida a tsaftace yadda ya kamata na gode

Barka da war haka a wannan hoto an gwado mana ne yanda ake gaisuwa wato na ban-girma gaisuwa na darajawa gaisuwa na girmamawa akan yi ire-iren wannan gaisuwa a wurare daban-daban kama daga gaisuwa na lokacin aure izuwa gaisuwa na wato taro na biki na wato na musamman gaisuwa wato na na wato sarakuna kamar yadda muka sani yayin da wani babba ya fito ko Sarki ya fito za a yi masa gaisuwa ne irin na ladabi da biyayya yayin da za mu ga cewa wato a bisa ga al'adu wasu su kan kwanta ne har ƙasa kamar yadda aka gwado mana za su yi gaisuwa ne irin na ban-girma gaisuwa irin na jinjinawa yayin da ake fitar da taro na wato na biki na wato bukin da ya shafi na sarauta yayin da za ku ga cewa idan manya suka fito ko in sarki ya fito an kan yi ƙoƙari a masa irin wannan gasiuwa wanda shi yake tabbatar masa da girmansa shi yake tabbatar masa da jama'arsa wato su na biyayya a gare shi shi yake tabbatar masa da al'ummar yankinsa su na da buƙatar sa kamar yadda muka sani shi sarki wato mutum ne mai taimakon al'umma baki-ɗaya yayin da za ku ga cewa wato jama'arsa su kan kawo masa ziyara na musamman walau a lokuta daban-daban wanda suke da buƙata wanda za ku ga cewa ya kan tsaya iya ƙoƙarinsa wajen wato share musu hawaye da yanda za su ci gaba da gudanar da rayuwarsu cikin farin-ciki shi yasa sau dayawan lokuta idan su ka fito idan sarki ya fito za ku ga a kan karrama shi a kan kambama shi akan masa gaisuwa wanda zai sa wato ya ji farin-ciki a ransa wanda zai ƙara masa girma ya ƙara masa martaba wato a yanayin yadda zai gudanar da ayyukansa yayin da za ku ga cewa dake su manya ne masu faɗa a ji masu hanawa a bari wato akan yi musu biyayya a lokuta daban-daban wanda idan aka je wuri za ku ga cewa yanayin shigarsu ba sai an tsaya ana tambaya waye sarki ba sarki ya kan gwada kanshi a lokuta daban-daban gami ga yanayin shigs da yayi da yanayin fitarsa wanda sau dayawan lokuta za ku ga cewa su na biye ne da waɗanda suke wato kare rayukansu su kan yi tafiya ne da jagorori wato ko kuma in ce da dogarawarsu yayin da suka fito za ku ga al'umma na wannan wuri su na ƙoƙarin su je su musu gaisuwa gaisuwa ya danganta na girmamawa wanda kamar yadda aka gwado mana wanda sai da suka kwanta har ƙasa sannan su ka gaishe shi wannan ya gwada cewa sun masa gaisuwa ne irin na ban-girma gaisuwa irin na darajawa da kuma karramawa na gode

Barka da war har haka a wannan hoto an gwado mana hoto ne na rayuwa na masoya guda biyu wanda kamar yadda muka sani masoya kuma soyayya abu ne da yake da matuƙar muhimmanci abu ne da yake da matuƙar tasiri a tsakanin al'umma yayin da za a so juna wato zaka ga cewa mace ta kan so wato namiji walau mijinta ne walau saurayi wanda wannan ya kan janyo farin-ciki a tsakani yayin da muke gani ko kuma ince kamar yadda muka sani yanayin gudanar da rayuwa na farin-ciki abu ne da yake da matuƙar muhimmanci abu ne da wato yake na wadda za a gani a yi koyi a kan sa kamar yadda muka sani ne a lokuta daban-daban a kan wato gwado da rayuwa wanda zai burge mutane wanda ze wato farantawa mutane rai ko kuma in ce wanda jama'a ko mutane za su gani su yi koyi da shi ire-iren wannan rayuwa rayuwa na farin-ciki rayuwa na soyayya wanda ake gudanarwa ya kan farantawa al'umma rai yayin da za ku ga cewa sau dayawan lokuta akan fita wurare daban-daban kama daga kan wurare na birgewa wurare na ban nishaɗi da dai sauransu wanda za ku cewa wasu wuraren wurare ne da ya ƙunshi wato da za a je a gudanar da wasu shagululluka na rayuwa na jin daɗin rayuwa wanda ake yin sa kama daga kan wurare na nishaɗi wanda zai sanya wato mutane ko kuma in ce ya sanya masoya a cikin farin-ciki wanin za ku ga cewa a kan je wurare da ya shafi na shakatawa kama daga kan otel gurare dai da dama baya ga otel akan je akwai wurare da ake yin su ko in ce ake keɓece su da dama a bayan wuri wanda yake wurare ne na shakatawa da za a ji daɗi rayuwa akwai wurare da ake zuwa wanda za a je ai fikira wato abubuwa da ze gwada ban-dariya wa al'uma ko kuma in ce wa masoya wanda za su je yayin da idan aka yi fikira akwai ƙwararru wanda in suka iya a bada labari za ku ga cewa sun bada labari da zai yi farin-ciki zai janyo farin-ciki a zukatan masoya shi yasa sau dayawan lokuta akan samu maasoya a irin waƴannan wurare kama daga kan otel wurare na bayan gari wurare na shakatawa wanda za su je su gudanar da rayuwarsu kamar yadda muka sani rayuwa ta soyayya rayuwa ce da take janyo farin-ciki a tsakanin mutane rayuwa ce da wasu wato za su gani su yi koyi da shi sabida rayuwa ne da ake jin tausayin juna ake wato jin tausayi da kuma wato gudanar da wasanni kala daban-daban a tsakanin wato masoya yayin da za mu ga cewa ta kan je wurare da dama wanda ze ebe musu kewa wanda ze sa su a cikin wanda ze sa su wato a cikin nishaɗi na gode

Barka da war haka a wannan hoto an gwado mana hoto ne na mace yanda take shara wato a tsakar gida kamar yadda kuma ɗanta wato a gefe guda kamar yadda muka sani shara tsafta ne na mahalli wanda tsafta abu ne da ayke da matuƙar mahimmanci abu ne da yake da matuƙar tasiri wato a tsakanin al'uma yayin da guri ake tsaftace shi za ku ga cewa akan samu lafiya a wannan guri akan samu tsafta a wannan guri tsafta kuma abu ne da ake da buƙatar sa a ko da yaushe yana da kyau dama idan mace ta tashi wato tai shara ta tsaftace gidanta yayin da ta yi tsafta za ku ga cewa ta kan kare kanta da iyalanta wato daga kamuwa daga cututtuka kala daban-daban wanda za mu ga cewa wanin za ku ga akwai cututtuka waƴanda datti ne da ƙazanta yake janyo su wanda ba a da buƙatan haka shi yasa yake da kyau a rika tsafta ana shara wato na wurare yayin da za ku ga cewa idan akai shara akan kawar da duk wasu abubuwa da za su yi illa wato wa mutane wanda za ku ga cewa wani lokaci za ku ga akwai kwalabe ma da wanin yara za su fasa a cikin gida wanda za su bar shi yayin da wani ya je ya taka ko aka fita aka taka ba a yi shara ba sai ku ga ya ji wa mutum ciwo wadda daga nan za a iya ɗaukar sa izuwa asibiti baya ga asibiti wato abin zai iya kai wa ga har a ma cire ƙafan baki-ɗaya baya ga nan akwai cututtuka ma da dama wanda idan ka bar datti a wuri ba ka share ba wato za ka iya kamuwa da shi wanda ba a da buƙatan haka musamman gida da yake da yara wanda yaran nan za su fito wanin ma su sa hannunsu a ƙasa su yi wasanni da duk abin da suka gani wanda wani abun ma wato zai iya cutar da su inde har ba a kawar da shi ba za a kawar da abun da duk wasu datti da abubuwa da za su cutar da mutane ne ta hanyar shara shi yasa yake da kyau wato ku ga cewa a gida in aka tashi ana ƙoarin a yi shara idan gari ya waye musamman ma a lokuta daban-daban baya ga shara ba shara sai da safiya kaɗai ake yin ta ba za a iya shara da rana yayin da yara su ka sake zuzzuba abubuwa na datti wanda ya kamata ace an share gida baya ga nan in suka gama aka yi wato zuwa yammaci ko kuma in ce da yamma za a iya kuma shara karo na uku yanda yara idan suka zon suka yi wasanni suka zuzzuba datti za a shara tsafta wato na mahalli abu ne da yake da matukar mahimmanci wajen kare lafiya wato na mutane baki-ɗaya na gode

Barka da war haka a wannan hoto an gwado mana hoto ne na yanda ake yiwa yara rigakafi kamar yadda muka sani rigakafi yana da matukar mahimmanci wato ga rayuwar yara yayin da za mu ga cewa yara da aka bari ka yi musu rigakafi ya kan kare su daga cututtuka kala daban-daban wanda wato yara suke kamuwa da shi kamar yadda muka sani akwai cututtuka da dama wato wanda yara suke fama da matsalarsa waƴanda ya shafi wato cututtuka kamar su shan-inna da wato su bakon-dauro da dai sauran cututtuka da dama waƴanda yara su kan iya kamuwa da shi idan har wato aka yi ƙoƙari aka yi musu wato wannan rigakafi ya kan kare su daga irin waƴannan cututtuka za ku ga yaro wato ƙyanda ya kama shi ko kuma wato ciwo da ya shafi wato na yara wanda duk ba a da bukatan haka shi yasa yake da kyau yake da mahimmanci wato a riƙa barin yara ana yi musu rigakafi wanda ze kare musu lafiya tun kafin wannan cutan ta zo ta same su wasun za ku ga cewa ya kare su daga cutan baki-daya wasu kuma ko da wannan cuta ya kama su yayin da akwai rigakafi a jikinsu ba ze yi musu illa sosai ba wannan rigakafin da suka riga da suka yi ze temaka musu wajen rage wato yawan shiga yanda cutan za ta shiga jikinsu sai ku ga cewa sun yi cutan sun warke ba tare da jiƙatar da su ko ya kwantar da su ko ya nakasar da su ba shi yasa yake da kyau wato iyayen yara su rika barin ƴaƴansu ana yi musu rigakafi sau dayawa za ku ga cewa wai sau dayawan lokuta wasu iyayen ba sa yadda da a yi wa ƴaƴansu rigakafi she su ga kaman cewa wannan rigakafi da za a yi wa yara cutar da su za a yi wasun ma za ku cewa idan aka je ko da gidaje ne aka bi dan na yara sai ku ga iyaye su na kokarin ɓoye ƴaƴansu a ɗaki wanda ba sa da buƙatan da a musu wanda ba a da buƙatan haka yayin da yaro ba a bada shi aka masa rigakafi ba za ku ga cewa wannan yaro idan cutan ta tashi kama shi irin cututtuka na yara da ake da su za ku ga cewa ta kama shi yanda ze sha wahala sosai iyayen ma su wahala yayin da ciwon ze shiga jikinshi fiye da yadda ake tsammani sabida babu wannan rigakafi a jikinsa yayin da ze bambanta daga sauran yara waƴanda aka yi musu rigakafi wato rigakafi ya kan temaka wajen wato rage yawan shigan wannan cuta na yara wato a jikinsu shi yasa yake da kyau mata iyaye maza da mata ya kasance sun ƙara kaimi da himma wajen ba da ƴaƴansu a yi musu rigakafi rigakafi taimako ne wanda ze kare yara daga cututtuka wato irin na yara wanda ze kama su ko da ya kama su ba ze shiga jikinsu yanda ze musu illa ko ya cutar da su sosai ba na gode

Barka da war haka a wannan hoto an gwado mana hoto ne na yara yanda suke mika wato hannayensu wajen haɗin-kai kamar yadda muka sani ne a duk inda yara suke ana da buƙata ya kasance su na haɗa kansu wannan haɗin-kai ya kan wato janyo soyayya da shakuwa na juna a tsakaninsu shi yasa sau dayawan lokuta za ku ga cewa yara su kan haɗu walau a taro na dandali walau a wurin koyon sana'a walau a makarantu za ku ga cewa yara su kan taru wanda za a ba su lokaci su gudanar da wasanni wanda za su jib dadin rayuwansu wanda zai sanya su nishaɗi wato da farin-ciki shi yasa ko karatu ake a aji akan ware lokaci da za a fitar da yara wanda waƴannan yara idan su ka fita za su gudanar da wasanni da zai jawo musu haɗin-kai wanda ze jawo haɗin-kansu har wato daga yarantarsu har izuwa tasowansu shi yasa sau dayawa za ku ga akan ajiye kayayyaki na wasanni ma na yara a makarantu wanda idan su ka fita za su yi amfani da shi kama daga kan lilo abin zame-zame abubuwa da yake kewaye wa da su da de sauransu sannan su kan yi wasanni ma ba tare da kayan wasa ba a tsakaninsu su kan amfani da hannayensu wajen riƙe ɗan uwansu su gudanar da wasu wasanni sannan wani lokaci wato ko da a layi ne na unguwa yayin da yara su ka dawo daga makarantu za su ga su kan haɗa kai su fidda wani dandali yanda za su je su taru su gudanar da wasanni wanda yara ba a raba su da wasa kuma ire-iren waƴannan wasanni ya kan jawo musu haɗin-kai ƙwarai da gaske yayin da wani haɗin-kan ma ya kan jawo haɗin-kan iyaayensu bakiɗaya sabida yara idan su ka haɗa kai wani lokaci sai ku ga cewa iyayen ma sun haɗa kansu wannan ya kan temaka ƙwarai da gaske baya ga nan wato za ku ga cewa akwai wurare da dama waƴanda ake koya ma yara sana'a wanda a wannan wuri ma za ku ga yara su kan yi ƙoƙari na haɗin-kai yayin da suka wato aka koya musu abin da ya kai su su kan haɗa kai a wannan guri za ku ga kowane yaro da unguwan da ya fito da gidan da ya fito za su je su haɗu a wannan guri ya jawo musu haɗin-kai da ma zumunci tun a yaransu har izuwa tasowarsu shi yasa yake da kyau wato idan yara za su fita wasa a lokacin da wato ko kuma ba su da abin da za su yi a gida yana da kyau a ce iyaye su na barin yara su fita wurin wannan wasa yayin da za su je su gudanar da wannan wasa ya kan waskar musu da jiikinsu ya kan ƙara musu lafiya a jikinsu sannan ire-iren haɗin-kai da suke yi ya kan janyo musu son juna wato a tsakaninsu tun daga yarintarsu har izuwa tasowarsu na gode

Barka da war haka a wannan hoto an gwado mana yara ne yanda suka jeru suke cin abinci kamar yadda muka sani yara wato akan yi girki a zuba musu wanda za su zauna su ci kamar yadda muka sani yara suna da haɗin-kai a lokuta daban-daban yayin da za ku ga cewa in su ka ga ɗan uwansu yana cikinku wato ko wani hali ko babu abincin a gabansa su kan temaka wajen wato kiran sa su ci wannan abinci kamar yadda muka sani cin abinci na yara abu ne da yake da matukar mahimmanci cin abincin yara abu ne da yake da matukar tasiri a tsakanin al'uma yayin da za ku ga cewa yara in suka samu abinci wato su kan girma yadda ake da bukata su kan taso wato yadda ake da bukata yayin da aka bar yara da yunwa za ku ga cewa wato su na ramewa su na kamuwa da wasu cututtuka daban-daban kamar yadda muka sani ne abinci sai da shi yara za su ci su rayu sai da shi za su ci su girma yadda aka bar yara babu abinci za ku ga sun shiga wani hali sun shiga wani yanayi wanda za ku ga cututtuka daban-daban na yunwa da yake kamun yara wadda ba a da bukata yayin da za ku ga cewa yaro idan bai samu abinci ya ci ya ishe shi ba za ku ga yana rama wannan rama ya danganta wanin za ku ga cewa cikinsa ya yi girma ya yi ƙato wannan ya kan gwado wanin rashin abinci mai kyau da ba a ba ma yaro ya samu ya ci ko kuma a yi ta ba shi abinci guda ɗaya ba ya samun canji na nau'e-nau'e na abinci wanda ze gina masa jiki sai ku ga cewa ga yaro nan ƙarami amma yna ɗauke da ƙaton ciki ko cikinsa ya kumbura ƙafafuwansa sirara hannayensa sirara da de sauransu wanda wani yawan lokuta za ku ga irin waƴannan yara a Talabijin ana gwado su ana neman temako na rashin abinci wanda ba su samu abinci su ka ci ba har izuwa wannan cuta ya kama su wanda ba a da bukatar haka shi yasa ake da son wato a rika tanadar wa yara da abincin da za su ci idan da hali ma a tanadar musu da lafiyyan abinci wanda wato zai gina musu jiki ya kuma ƙara musu lafiya a jikinsu yayin da ake da hali in ba a da hali wato a nemi abinci daide wanda za a ba su wanda za su ci wato ya tare musu wato lafiyarsu kar a bar yara wato da yunwa barin yara da yunwa ya kan nakasar da su ya kan kawo musu cututtuka daban-daban wanda ba a da buƙatar haka shi yasa yake da kyau a rika kula da yara ana ba su abincin da za su ci a kuma kan lokaci na gode